Ana baba hatakusvika nguwa dzinodzi takude kuchaisa mushando isvika kumba imbotendawo mai ekwako kuti mudzimai wangu unoita hako zvakanaka unondichengetera mhuri yangu weienda naana angu kuchibhehlera veiobaiwa majekiseni ingadai ndirini ndinoda kuita zveshe izvi.

Mazuwa echirwere cheibhola, mwakambozviona ere kuti madhokodheya akhona aipfeke hembe dzaivhare mwiri weshe kudai. Chirwerecho chaiye chakashatana, chakauraye antu akawandisa.

Maizviziva here kuti mukuhlani chiro chinorarama mumwiri menyumo chinotovhenekwa nemichini cheihloiwa kuti chakaita ngatei chini chikazoiswa pamufodho aumbochidakariri chakabashata kuchiningira mukuhlani.

Pandakaenda kubhehlera ndakakaruka ndeiona madhokotera akapfeka zvakasiyana amweni ainga akapfeka zvebhuru , amweni akapfeka zvegirini ,amweni akapfeka zvewayiiti ,ndikati hino ngendayeni vakapfeka zvakasiyana zvikazwi zvinoenderana nemacategori nekufunda kwavo ndikati enharooo ndizvo zvavandoda kuzoita ndakurawo.

Amuna ngatisaite zvechihulehule. Ukaona wabatwa ngesiki, ukaenda kunaana madhokodheya nanamukoti, tukirwe raunoitwa hausombozvidi. Onai baba avo ari kubaiwa jokoso, pamwe akahura kana kuti dai vakabatwa ngechimwe chirwere hacho.

Potaiwo mweiverenga mabhuku akhithi. Haiwa kugara uchizwa makuhwa. Ukaverengawo unopotawo uchizwa nyaya dzakakosha dzinechekuita nezveutano. Hauzoiti kunga bwidi. Pane amweni unotaurawo, zvinemusoro.

Umweni musi mayangu akarwara ngemukhushani wendisina kuzwisisa, tikati ngatiatware nemovha kuaendesa kuchibhedhlera. Agumeyo ochopuwa mazuwa marongomuna, asi vaibatwe zvakanaka ngemadhokodheya.

Muzvibhedhlera mune basa akhiti. Unoona manesi eiswera akaningira eipindure hwana, humweni hunenge hweichema ngekurwadziwa. Iiii zvinombaakhomba kuti munyika mwedu munomu munobaada kufunda zvakanyanya maringe nezvirwere.

Arumbwanemwi, munorambe henyu kufundiswe mishonga yechianthu, umweni musi amweni baba akabviswe mazino, anokwana kuite marongomuna airwadza ngendaa yekuti avazii mishonga yechianthu inorape mazino. Hino inini ndinouziya ngekuti rangu rakambozviitawo ngekuti ndakaamba ekuutsenga nanyamushi unowu akanyarara mazino angu.

Chimweni chiro chichatiurayisa isusu anhu echiisa kusade kutsvake mitombo inobatsire arume .Unobaona munhu eigwinyisira kutsvake mitombo yemumashango ,imbotsvakaiwo mitombo yechiyungu zvinokona kudetsera yaamho.

Ndauwe, ndauwe, madhodha nendombi dzemuganga, ndayida kumubhuyira kuti hayi ,mazuva ayana ebesha mupengo, anhu ayigara akashambe nyara dzawo zvekuti usayizwa naumwe unokosora asi hino hayi, anhu ariyarwa naa.

Umweni mushi, mai angu akamuka asingakoni ngekuhamba vabatwa nemukuhlani. Ndakavatora ndikaenda navo kuchibhedhlera. Vakasvika vakabairwa majokoso nemadhokodheya. Asi pakazopera mazuva marongomuna, vanga vookonawo kuhamba nekureketa ngezwi ranga rangwizira.

UMWENI MUSI MUNA KUAMBA NDEITOZVIHAMBIRAWO HANGU, NDAKASANGANA NECHIMWENI CHIMUKOMANA CHAKANGA CHIINE MAPUNDU MWIRI WESE NDAKARWADZIWA NAA. ZVANGA ZVAKABAMUOMERA MUNHU WOUWOWO.

Umweni musi ndakambopuwa mushando wekuhamba ndeifafaidzira mizi dzeanhu kuti musaite zvirwere, uyezve kuti vasarumwa nentunga. Hino zvendakaona mumizi dzeanhu, mwakatakura na! Mwakatwara kurema umo, usafa wakaanyanya kuda kujairire mizi yeanhu.

Arumbwana imwimwi munofanira kubonga Musikaanhu. Imwimwi mwaizviziya ere, kuti mazuva ebeshamupengo ayani munhu waindofa zvisingazwisisiki kudai. Nevaikutsira vacho vaikutsira vakapfeke hembe dzaivhara muiri wese. Musaitoziya kuti ndiyanani wambotsira mwana wedu. Nguva iyani yairwadzanaa!

Kune zvirwere zvakawanda munyika inoyi akiti ,munozviziv ere kuti gomarara remuchibereko ndicho chimweni chirwere chapedza hama. Amweni anobhuya kuti chirwere chona ichocho chakashata kupinde shura matongo maizviziva here imimi.

Ngendaa yekumwa mukozodo, shamwari yangu wakasvike pakupera mazino eshe mukanwa umwu. Ndochoiti wadini wamboendawo kuchibhedhlera umbooningirwa pamweni vangaziya zvevangaita. Hino wakazoendeyo ochooningirwa.

Mwaizviziya ere kuti ukaenda kwaRimbi weienda kwaNyazvikari kune umweni mugodhi une mvura inonaka? Kana ukatumbuka pagomo riyaa repaNyazvikari, mugodhi uwowo unonaka na! Ndoobaaramba ndeiumwa ndeigumepo, panonaka mvura apapo.

UKAONA WARWARIRWA UNOITA UNGATEI SEUSINA ZANO, UNOTOZOPEDZISIRA WAENDA KUNOGARA NEKUCHIBEHLERA, WAKAGARIRA MWANA WAKO KUTI APONE. WAKAMBOSANGANAWO NAYO HERE NYAYA YAKADARO ARUMBWANA IMWI.

Umweni musi ndakati rekerai ndimbotwasura marenje angu ndeihamba hamba. Ndakasangana nechikundla chendombi nemadhonda. Vairekete nyaya dzezveutano. Pandakayaiya ndakazwa riri gwinyiso remene.

Umweni musi ndeitodzihambirawo hangu, ndakaona chimwana chitokotoko chisikana cheizvisukira maoko acho. Ndakachiemura na! Mvura yacho yainga yeibuda papombi. Zvaka baai ndibatabata ndikati ndakurawo ndoda kuzogadzira kumuzi kwangu, kuitewo mapombi anobudisa mvura kudai ngeapo.

Imi arumbwanami vaisa nendombi maizviziya here kuti kwai hai mazuva ano ngendaa yezvirwere zvawanda, ukamuka weirumba-rumba kudai kwai zvinoita kuti ropa rimhanye zvirwere hazvikubati. Makambozvizwa here?

Dai ndaizo mboendao misangano mikurutu inoendwawo namaminisita pamwe ndingaitao munthu kwaye vanenge vachitotorwa nemafoto veibaadakara kwemene asi kunoendwa newakafunda iii amunaa.

Kufunda kwakanaka muzi. Mwaizviziya here akiti woye, kuti ukaramba weifunda unozopedzisira wadhokoteya mwotobairawo amweni. Zvinobanakidza izvi unogara zvakabaanaka neana ako ngendaa yekufunda kwakoko.

Umweni musi shamwari yangu yaindibhuira kuti hayi, ukaita munhu unoita zvekuterera zvine chekuita nezveutano unobaararama zvakanaka . Kana pasina chimweni chirwere unobaararama makore akawanda ngendaa yekuti hayi unenge weizwisisa zveutano.

Mwaizviya ere kuti kunezvikwangwani zvinenge zvakanyorwa zvinoenderana neutano. Kudai ngendaa yekuti iwewe wakaramba kuenda kuchikora uchiri mudodori apana nechaunoziya, ukanyambochiona apana nechaunoziya kungoningira kwega kudai.

Umweni musi pandakenda kumamizi. Inini ndakakurira muthaundi. Ndasvikeyo ana eyo anga asingadi nekutamba neni. Vaifunge kuti ndiri muyungunaa. Vaindondiningira ndakamira pangu ndega veisheka.

Umweni musi mumwedzi waKuamba, ndakaende pachibhorani koochere mvura. Pandakaiti kadya kudai, ndakawawiwa na! Yairungura munyu. Amweni acho akandisheka anhu anga aripo, vazvijaeya .

Mundaramo mwedu hai, anamai akakosha. Kamwana kakakuwara unoaona eibatikira, dai ndoo kubarako. Hino isusu arume kundoti aa iwe mukomana dzionere, imhingo yegudo. Asi anamai anobaabatikira kwemene.

Umweni musi ndakati ndarwara ndakati, rekai ndiende kuchibhehlera svikeiyo amunaawee raini raingeyo ere ndakabaatsumba chandanga ndaendereyo asi ndakazodetserwa. Nguva yangayaenda asi ndakazodetserwa naa!.

Pakabarwa mwana wemwana wangu munaKuamba ndakadakara na!. Antu azhinji akauya eipururudza nevayungu nevayungu vanga varipo veikaningira udai, zvainakidza naa.

Nyamashi unouyu ndamboenda pachibhedhlera. Pandasvikepo mukoti wandaona hai anga akahlamburukana, ochotanga kundibvunza mibvunzo yakawanda ndeichidaira asi ndaramba ndakamuningira a-a mwana wakabarwa iwowo.

Kufunda kwakabaanaka, unokwanisa kuronga mhuri yako zvakanaka. Hino usina kufunda, zvezvinoita ngezvekuti unoite gore mwana gore mwana, wozototaurirwa ndiana mai kuti iya heunodarozvo waane imweni mimba, ende zvinobaa shekedza.

Kune mamai anokona kureketana. Unoona hope yechiita nekushinyiswa kurikuda kureketa, unotoona nekuti kumuzi kunobviwa baba haareketesi kukunda mai awa.

Hetinoti zviya hai anhu anemasoro anopanda, azvirevi musoro unonga weindorwadza kwega peyani. Nepfungwa dzinorwadziwa idzo, wotofunga kuti ndoda kutozviuraya inini ngendaa yechiro chidoodori. Aah anhu anofana kumbonamatirwa na!

Akiti woye maizviziva kuti imweni mikuhlani inobata masoro, masoro evantu anobapanda pemunozotorwawo mapikicha kana kuti mifodho unoona amweni arume akapfeka zvakaite inga mazambiya engamadzimai unono kumandau atiiti izvozvo, muisa muisa .

Umweni musi ndakati ndaguma kumagirosa ,ndakaona amweni mai akaramba akandiningira akanditi ndee. Ndakafunga kuti andina kusimira zvakanaka .Ndochoovhunza kuti," Mai imimi zvomoramba makandiningira, chiinyi mai na ?"Aazi kudaira pheya ,ndopandakazoona kuti ohoo ,mai aya anorwara soro .

Arumbwanemwi potaiwo meitaurira anhani neana enyu kuti musatora zviro zvinodhaka. Zviro zvinodhaka zvinouraya ndxondo, auzokoni kugaya zvakanaka unenge wandoo zihero-hero remumaraini. Waakupfeka matsoto, hembe uinadzo dzakanaka.

Ndakazofunda kuti hai ,nengondo dzevaisa nedzemadzimai dzinofanira kunge dzine mufungo wakahlamburuka kwete kungofunga zvakashata zvega zvega.

Rimweni gore mai vangu vakabatwa nemukhuhlani unokonzereswa nenhtunga. Vakarumwa ndidzo kusvikira vakurwara zvakanyanya, takavatwara nemovha tikavaendesa kuchibhedhlera kwavakaita mazuwa akawanda veirapwa. Asi tasvika vakatwarwa negechimuchini chemuchibhedhlera chine mavhiri.

Vantu vane muxuba wekushoora na! Asi rekerai ndimbomuronzera arumbwanemwi. Mukaona mukadzi wako akabereka ana airi kana kuti atatu, usamusiya kana kumushungurudza. Mira naye, usaita kuti munhu wo uwowo atambudzike, ngendaa yekuti kubara kunorwadza na!

Umweni musi ndakabatwa ngebesha-mupengo muna Kuamba umwo. Ndikati rekerai ndiende pachibhedhlera. Ndagumepo ndakaonawo umweni wanga achitorwadziwa kupinda inini. Uwowo wanga akaguka mukumbo, zvakandisiririsa na. Ndikati chitorapwa hako, inini ndozoteera.

Amuna hai !, mwana akabatwa ngemanyoka unoneseka naaa !, chimwana changu chekugumisira chakabatwa ndiwo. Takachitotungachimidzana inini namai acho takananga kuchibhehleya. Tagumewo nesi waieyo wakatibata zvakanaka , waishekererawo tikasununguka kumubhuira zveshe zvinoitika kumhatso.

Zvibhehlera zvese zvendakaenda munyika muno hai, zvakabaati mhoryo. Anhu acho anoshandepo anobaashanda ngemwoyo wese. Neanoshanda kumagiraundi kwakhona aaa, unobaafara weisvikepo. Panenge pakabaati njaa pakanaka.

Isusu arume emundaraunda munomu tinofanira kubhuirana gwinyiso. Kuda kumureketera kuti hai hemunoona teikura tinosisa kupota teienda kootariswa, kundohloiwa mwiri dzedu kudai kuzvibhedhlera iyo. Unondoona ana baba amweni akatomirawo muraini, eitariswa, iwewe weindogara. Unofunga kuti urimuntu wesimbi ere iwewe?

Arumbwanemwi, kana mwarwara nemikhuhlani musaramba makagara kumhatso, potaiwo mweienda kuzvibhedhlera koohloyiwa. Kune michini iriyo inokona kuhloya anhu. Unobveyo waamunhu urinani.

Imwi arumbwana imwi, munozviziya ere kuti madzimai, ana mai edu etinogara nawo anobaita basa gurutu. Dai zvaibvira hazvo hai, aaa panoroorwa mwana pfuma yaifanira kupuwa mai yakawanda ngendayekuti chimwana chinochema veichibvisa muthembo, veichidini. Ndivona vanenge vangorinacho ,isusu tiri kwetiri teidakara.

Ndakambomuronzera ere kuti hayi, gore rapera muna Kupeta ndakamboenda pane chimweni chibhedhlera chirimwo muthaundi umwo? Ndagumepo hayi, ndakati ningirei, ndochoona kuti panga pakahlamburuka. Zvakabaandinakidzana. Ndakadakara musi wachona uwowo.

IMWI NA MAKAMBOZVIONAWO ERE KUTIDZIMWENI NZVIMBO DZAKAGADZIRWA ZVAKABAATI HWEE? DZAKAHLAMBURUKA, NDAAKUGADZIRAWO MUZI WANGU NDINODAWO KUGADZIRA ZVAKABAATI HWEE ZVINOITA KUTI ANHU PAANOSVIKA ANOBAADAKADZWA MAZISO EININGIRA EIHAMBEPO KUDAI.

Umweni musi muna Kupeta gore rapera. Ndakati regai ndimbotwasanura marenje angu ndimbo hamba-hamba ndeitenderera. Ndochoosvike pane chibhedhlera changa chakabaa rongeka na. Chainakidza kuchiningira kudai. Ndakabaa pururudza ndeiti yei! Amweni anthu anobaa aka zvinthu zvawo.

Imwi arumbwanemwe mwaizviziya ere kuti kubata akadzi enyu zvakanaka kwakati mhorwo einyabudawo kubanze kune andu aatsveruki kudai einyaendawo kuchibhedlera unoenda eifara akasununguka vatengerei hembe ngubo dzekupfeka

Baba ndauya kuzomubhuira kuti hai kana mukarwara bhuyaiwo nguwa ichiripo. Tinorumba rumba tomutsvakire movha inomuendesa kuchibhehlera zvinoite kuti murarame kwenguwa yakareba. Haiwa kuti ndinotya kunesa ana angu. Ndikosaka mwakatibara.

AMUNA TISUWO ANHU ACHAFA ngendaa yekusada KUENDA KUZVIBEHLERA TINONDORWARA TECHIHAMBA KUDAI TIKAZI ENDAI MOORAPWA ATIDI KUENDEYO ZVINOMBOTIDARO NGEI ASI ANA BABA IMI.

Iyi yedu yekukurire mumabuya, ndakachizoti ndaendewo kutaundi musi. Svikeiyo kwakwakanyorwa chikwangwani. Kuda kuchiti verengei hapana nechandakazwa kuti zvinobhuye kutii asi magama angaakanyorwepo ndakamaona zvazvinoreketa ndozvandisina kuziya.

Chimweni chinoite kuti anhu vafe inyaya yehutsvina mwaizviziya here imwimwi. Ukaenda pachibhedhlera hauoni kana rara haro rinenge reindopepereswawo haro ngemhepo, panenge pakachena na. .

Umweni musi ndakati ndakuwara ,ndakaisirwa umweni mushonga wainga wakaite ropa. Azvina kundidakadza, nanyamushi uno ndikazvifunga mwoyo wangu unotetepa kuite mudodori ngendaa yazvo.

Ukaona panofundiswa manesi pakasiyana nepanofunda shango ramambo. Panofundiswa manesi anenge akabaapfeka mabhachi ekuchena, risina nepakasvipa. Zvinobaadakadza na

Akhitiwe ndombi dziri pano nemajaha. Ndirikumufundise kuti mweikura potaiyo mweienda kuzvibhedhlera. Unofundiswe zvifundo zveutano kuti iwewe nemhuri yako, ugare zvirinani kupinda amweni. Ukandoziya mitombo yamagomboti yega, unofa, neinoda kuponwa.

Imwi arumbwanemwi, endesaiwo ana kuchikora aende kofunda zveutano kudai. Kana mwana wako adhogodheya aunyanyi kutambudzika wanyaakuchembera unenge eingouya nemaphirizi eikupa nemishonga yechiyungu weimwa unofa uri ndodha iri nani kudai.

Akhiti woye! mwaizviziya ere kuti kufunda yakambaiti hwe ?Ukange wakafunda viyeizvi aunyanyi kureiwa kana ,ukanya mboende kuchibhehlera muukuru mwacho munemge mukanirwa zvakaiswemwo unoerengawo weindizvizwirawo wegakuti zvinotaure kuti chii zvino bhuyeyi hayiwa kuite muntu usikazii chiro mukuru asina zano ,hiiii zvakabaoma naa!

Ndombi nemadhodha aripano ,ndinoda kuti muyayiye mashoko endinomubhuyira nyamashi. Endaiwo mwofundiswa zveutano, kana waakuziya zveutano haufi wakanyanya kutambura wanyarwara unomhanyawo kuzvibhedhlera nekudetsera anhani muntaraunda.

MADHOKOTEYA ANOBAACHENA NAA! NDAKAZVIONA MUNAKUVAMBA PANDAKAENDA PANE CHIMWENI CHIBHEDHLERA CHIRI MUTAUNDI. NDAKABAASEKERERA PANDAKAONA AKAPFEKA HEMBE DZEKUCHENA DZEGA DZEGA UNGATI INGIROZI NAA!

Payani pamunomboenda kuchibhedhlera, masvikeyo musandoite gudzadungwe. Potai meindotarisawo murikure mweierenga zvakaiswemo. Zvinokubatsira kuti nyangwe paunozobudemo unenge watowe neruzivonaa.

Munozviziya ere akhiti kuti zveutano zvinopota zveifundiswa anthu. Kana akambopotawo eihambira kuzvibhedhlera kudai, unofunda zvakawanda. Haiwa kundoramba wakagara kumphatso.

Imwi akiti nhai, ndakasise kufunda zvehutano ngendaa yekuti tikazvisiya tichafa nepanoda kuponwa. Potaiwo mweienda kundofundiswa nemanesi emuntaraunda menyu kudai, zvinoita zvirinane, hauzonyanyi kufa weitambudzika.

BUYIRANAI BUYIRANAI KWEMURIYO NDOMBI NEVAISA VEMUNDARAUNDA, KUTI ZVAKAKOSHA KUFUNDISWA NGEZVEUTANO. UNENGE WECHIGARA NEAMWENI ZVAKANAKA MUNHARAUNDA KANA WAKAFUNDA, NGENDAA YEKUTI ZVINOBAA BATSIRA YAMHO.

MunaKuamba gore rapera paseri ndaidzihambirawo hangu ndei twasura mirenje angu. Ndakaone chikwangwani changa chakanyorwa nezveshuramatongo ndikaziye kuti antu aya auya kuzotifundisa mundau mwedu.

Umweni musi ndeihamba hamba mu Kigali ndanga ndaremba ngekuramba ndakagara pashi, ndochoona zvikwangani zvinoratidza kuti antu emu Kigali anobaadakarira zveutano kudai ,vanonakirwa ngekuti vafundise vamweni, veivabhuira kukosha kwakaita kugara muntu akahlamburuka mwiri wake.

APA PANEUNOZIWA ZVEMOVA ERE ?PANAPA INYAYA YEKUTI AMUNA NEKUFUNDA , KUDAI MANGA MAKAFUNDA MATONDIREKETERA MWATONDIBHUYIRA MIHLOBO YEMOVA TINADZO DZINOSHANDISWA KUZVIBEHLERA IYO

Anhu ngatisaite jee, munozviziya ere kuti ndau dzekurapirwa zvibhedhlera zvakabachena, dzakahlamburuka ende mweinde neana enyu pona apapo munoende mwakasununguka, nekuti anhu acho vanobaite mushando wavo zvinodakadza. Pakachena, pakahlamburuka, pakati hwee.

Umweni murume vakanga asikazi kufunda vakaenda kuchibhehlera hino vakachingomuruka kwaakuti rekai ndimbotwasanure makumbo angu ndaramba ndakaata panapa vakazoona vaamune madzimai nekukorera kuerenga kuti ndinofana kukona ndakadai, zvakadhanisana.

Wanga urimwedzi waKuamba pandakamboenda pane chimweni chibehlera chikuru. Ndasvikemwo ndakaona chihlayo changa chiine uri pakati .Shumo yazvo ndakaitama kuti hino muntu unomboite magarirei apapo, asi madhokodheya ega ndiwo anoziva kuti chinoita mushandiroi.

Ndombi nemadhodha arimuno, ngatiremeredze zvibhedhlera. Ndidzo nzvimbo dzinoita kuti akadzi edu abereke zvakanaka. Mune mibhedha irimwo, musati kana masvikemwo moiuraya kudai. Ishandisei zvakanaka kuitire umweni uchazouyewo kubarirapo.

Kana mukaendesa vana kuzvikora vachafunda voenda wokuzoita vana chiremba madhokoteya amangwani ,hino ukagara naye haakugiriyo newe ukazotarisa panenge peifundirwa ngeana nyu panenge pakahlamburuka ukagumapo unoshekerera iukagumepo.

Imwi ndombi, munozviziya ere kuti mukaende kuchibhehlera munopinda kuronzerwa zvakanaka zveutano, zvinoite kuti usazopusiswa kudai. Haiwa kungozi gara pamhatso, gara pamuzi usikamboziiwo kuti kunzeno kunei, endaiwo mumbotaurirwa ngemanesi zvakanakira kuita zviro zvimweni pamwechete kudai.

Mundau mwendinogara, munechibhehlera chakabva kuakwemo asi chidoko hacho. Hino umweni musi ndakaendepo, ndakaona vakaise nezvihlayo nezvihlayo zvokuti anhu agarire. Ndakazvidakarira mani, vanenge vakachiita mutungwe veyichipinda munenge mune anorapa wakona.

Madhodha woyee dzimweni ndau dzakahlamburika naa, unoona apana nechakashata kana kuona rara haro aurioni .Ndaidawo kugarawo kwakadayi kunobaa dakadza kugara, nezvirwere hazvikubati ngendaa yekuti unenge weyigara nzvimbo yakabaati hwee.

ARUMBWANAMWI NDAMBOMUREKETERA ERE ?NDAMBOMUBHUYIRA ERE ?KUTI GORE RINOUYA MUNA KUPETA NDIRIKOFUNDIRA UDHOKODEYA MUCHANGE MAAKUNDIENA MWEINDININGIRA ASI KANA UKARWARA NDINOKUBAIRA JOKOSI.

Kana ukaona kuti chitenda chandaanacho chakurisa, usanyanya kugara kumabuya weindoti ndichapora. Unofanawo kuende kuchibhedhlera ndiko kweunoona madhokodheya anokurapa, ngendaa yekuti ukaramba wakandogara, mhedzisiro yacho kufa, tinokutsira.

KUSIME SHANGO RENYOKA MURIWO KWAKABAATI MHORYO RAKURA MUNOGAREPO PASINA KUSVIPA KWAMUNOZOITE MAGARO KUNGE MUNHU WATEYA MARIYA MAKATSVA.

Akhiti woye! Ndaida kumuronzera kuti muremeredzewo zvibhedhlera zvetinazvo munharaunda mwedu. Ngendaa yekuti ndiyo yega ndau yekuti ukarwara ngemukhuhlani, ukaendeyo vanokupa mutombo veikubatikira. Veikupahe nepekugara panoenderana nemarwarire eunenge weiita.

Amunaa tinopera kufa nekubairwa nemajokoso. Ukariningira rinenge rakakura ungati rinoda kubaya mwombe. Nyamba rakamirire iwewe, ukaita zvechihure-hure kudai. Murikuzviona ere? Ndoo zvinoitika hai! Zvibatei arumbwanemwi, zvibatei.

Amunaa chiro chinozi kurwara chakaoma, unoita kungateyi aufungi, woienda kuchibhehlera wogare pabhenji wochiti zazata, wakandogarepo kundai, aaah zvinobairwadza, ndopaunozoona dhokodheya wochizouya sureni, asi unenge weibaarwadziwa.

KUBHUYE GWINYISO ERE NDINODAKARIRA ZVINOITE MADHOKUTEYA KUZVIBEHLERA ANOBAARAPA ANHUNGEMWOYO YAWO YESE VAKADAKARA NYANGWE NEWE UNOZWAWO KUDZIIRWA AWAITIRI ANHU UTSINYE.

Tikati garegarei ndode kuti mukarakadze kuti hayi, zvakabaakosha kuti muntu uende koofunda. Ukafunda ndiko kuti muntu uzokonawo kuita dhogodheya. Uzobayawo amweni anthu ngemajokoso, veirwadziwa veishenya. Zveunoita iwewe usikazi kufunda.

Amunaa mwaizviziya ere kuti mitombo yetinoshandisa kweinobva kure? Imweni inobva Mereka, inenge yakarongedzwa mumakhabati eichidziise mumabhokisi dzeichiiswe mundege kuti dziuye unono kwetinogara unono kuAfrica, dzozouyawo kuZimbabwe, dzozouyawo unono kunyika yedu yemaNdau. Zvakabaati mhoryo izvi.

Amunaa mwaizviziya ere kuti ukaenda kuchibhehlera chidoko unoona khabati rinenge rakarongedzwe mitombo yechiyungu. Ukanga warwara zviyezvi ndimwo mwevanochienda kotora mutombo yona iyoyo vochikupa woenda kumhatso woomwa zvinoita kuti unokasire kupora.

Rona igwinyisona, ndakazozvionera pamiro seforya ,kuti anhu anogadzire mitombo yechiyungu, avana nguwa yekuzorora. Ukaende paanogadzira ,unoiona yakazadza khabati reshe kudai.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti ukaryisa zvikafu zvechiyunguyungu izvi, unopeisira waakurwara, unopeisira wawanda mafuta. Asi ukarya ana guku naana mbowa ayana, zvedu zvechindau zviyani zvetakakura teirya, makore ako anowanda na! Mwaizviziya ere izvozvo.

Emunondiona ndakadayi ,ndiri dhokodheya wemikhuhlani yakawanda maningi . Pamweni pacho, pane petinombogara tiri zvikudhla zvikudhla',teireketerana. Tinenge teisheka, teitaura nyaya dzetinosangana nadzo teirapa antu. Asi munofana kugonda kuti isusu tinomurapa mweipona.

Muzvibhedhlera antu anorapa anobanatsorapa zvinodakadza naa. Vanobatora nguwa yawo veibhuya newe veireketa newe, iwewe weichinatsa kuvaronzera zvinokunesa panozopera mikuwo vanenge vava kuziva kuti ukurwara nemukuhlani rudzii.

Kana ukabatwa ngemukhuhlani unorwadzira mukati, ukaende kuchibhedhlera kune michini inovheneka nekuhloya kuti chiinyi chinokutambudza. Saka iwewe wadii wamboendao kuchibhedhlera umboonekwa.

Inini ndinobada kunamata kuna musikaantu. Handidi kubatwa nezvirwere zvakafanana nezvinorwarisa itsvo. Unoponere kuri maina ukaenda kuzvibhedhlera kwacho nemishonga hakuna unobatambudzikana.

Muzvibhedhlera umo mune basa naa! Unoona madzimayi anonga akapfeka hembe dzekuchena, vechinekaira kuti iwewe upone. Tinosise kuteerera zveanotironzera kuti ndaramo yedu iitewo zvirinani kudai.

Madhokodheya ngaapuwe hawo mari yakasvipa kuti tsvaa naa, pamweni pakhona unoazwira tsitsi, avaati na, veivhiye muntu, veizama kumurapa mukhuhlani unenge wakamubata kwenguwa yakareba.

Mwakamborwadziwa ngemushana here kana kuti munoitwa kuzwa imwimwi. Umweni musi ndavhakacha kwaambuya kwandakaroora wakandibata pandamuka kuti ndiadzire huni ndakayuwira ndakagomera ndochosiyana nazvo. Ochooti iya mukwambo zvadini zvee.

Muna Kanganye gore radarika iro, baba mukuru vangu vakabatwa nemukuhlani watisina kunzwisisisa kuti mukuhlani werudzii. Chatakona, kuvatwara ngemovha kuenda navo kuchibhedhlera kwavakasvika vochonyaradzwa, kwakuongororwa nemadhokoteya nemichini zvaityisa naa!

Gore rapera munaKuamba, mukadzi wangu wakarwarana. Ndikati rekera ndikuperekedze kuchibhedhlera. Patakasvikeyo wakaongororwa nemachiremba anoita basa rekurapa antu, ochoronzerwa kuti kudai agara mazuwa marongomuna zvaizomushatira. Ndakachaiwa nehama naa.

"Nyamashi muchifuwa mwangu mwanga mweirwadza, ndikati hino ndofawo ere mwari ndichiri mwana mudodori! Ndikati zano ngerei, ngandiende kufamasi." "Pandasvikeyo vandiisa mune chimwe chirumu kwaakuti toda kukutora temburicha. Ndochosungirwa chiro chaiswinya mumuwoko wangu, asi vazondipa ruzivo randanga ndisina, ndinobaazvibonga naa."

Akhitiwe, mwaizviziya ere kuti ukabatwa ngechirwere chemwoyo, peshepeshe paunenge wondohamba unenge weindobata, panenge peirwadza? Munoona zvakaite antu anobatwa ngezvirwere zvemwoyo ayani, musandoashora, newewo chinondokonawo kukubata, asi zvinodawo kupota mweimbonamata kuna musikaantuna, zvinoita zvirinani.

Mudzimai wangu paakange akazvitakura ndakenda naye kuchibhedhlera kuti akwanise kunyorwa mubhuku kuti akazvitakura .Vakabaira majekiseni ndokutorazve ngazi vachida kutotorosa kuti hamuna here zvitenda zvepabonde .

Chiro ichi hayi, chakaita ungatei itsoka yemunhu. Achimbooneki kuti chakaita ingatei chiinyi? Pamweni pacho ukada kuchiningirisa, unotozoona ungatei apeeno. Ahh! Zvakabaaoma musi.

KUTANGA MUNA KUAMBA GORE RINOUYA NDINENGE NDEIHAMBIRA ZVIBEHLERA NGUWA NENGUWA KUMBOOTARISA KUONA KUTI ANDINA ERE PANORWADZA NGENDAA YEKUTI MUNHU EIKURA ZVINOWANDA KUDAI.

Ndauwe, ndauwe maizviziva ere kuti zvirwere zvemadziso zvino sanganisira tsanga ,tsanga chirwere chinobata madziso chinoita zvekumachenesa apa mbuya nhiya munenge musingachatooni .Asi kune mishonga wechiantu unokwanisa kurapa tsanga ,wotoiswa wototanga kuona .Ndozvandakaitirwa ndimai angu inini.

Umweni musi ndakati ndeizvihambira hangu ndakaende pachibhehlera kuti ndimboone kuti parikumboitwe ngezvenyi. Ndakaone anhu akaite mitsara akabate mamwoyi ekutsvuka maina ndakasheka ndikati ndofunga anhu anorwara masoro.

Amunaa mikhuhlani inoi iriyoo hayo, asi kurwara kwakashata maningi. Unenge wakachindoti rarei, machiremba eindokuona asi unenge weifunga, ndxondo dzinenge dzeigaya zvakawandanaa.

Imwi ndombi dziri pano nemadhodha, ndaida kumuronzera kuti hai umweni mukhuhlani wauraya vantu maningi igomarara. Munofana kuringwarira ngendaa yekuti kune rechibereko gomarara rakhona rinobarwadzana.

Imwi arumbwanemwi, munozviziya ere kuti mukapota mweitendedza madzimai enyu kuti aende kuzvibhedhlera kumbondoongororwa zvinokasira kuonekwe kuti paane chinonga cheimunesa kudai. Haiwa kuramba wakagara naye usikazii kuti chiini chaite kuti musoro upande

Imwina, mwaizviziya ere kuti gomarara ndicho chimweni chirwere chauraya vantu vakawanda munharaunda? Tinobaada kuti arumbwana eshe aripanapa aende kooningirwa gomarara, vapore zvakanaka.

Munozviziya ere kuti ganda remuntu rinobhuya zvakawanda. Kana uri muntu unobaazvichengeta weigara zvakanaka, ganda rako nemaoko ako aya anoronza zvakawanda ukamaningira. Asi kana chachaya anobaaonyana musi.

Zvimweni zviro aungazvizwisisi zvinokwanise kugara mumwiri mwemuntu. Wakazoongororwa ngekadhokodhera, ndoopaunozoona kuti mwanga mwaane zvakaite kunge mapuwe kudai, zveitobusa mumwiiri mwako, iwewe weihamba.

Mwakaita wani mwakaita wani akhiti wee! Ndaida kumuronzera kuti hai kana mukabatwa ngemukhuhlani yakasiyana siyana, musagare mumamizi mwo umwo, endai kuzviibhehlera mwasvika kune michini yavanoshandisa kuhloye ngazi yenyu kuti yakaite okudini. Munoitwazve zvinoitwa kuti upore, ngemadhokodheya.

Mazuwa ano kwaane michini inoshandiswa kuongorora anthu. Imweni yacho ingati inoreketa. Umweni musi pandakaenda kuchibhedhlera, mate angu akaoma mukanwa. Pandakaona umwe muchini waishandiswa kuongorora anthu. Haiwaiwa, zvakakunda ngoma kurira musi wachona uwowo.

Umweni mujaha wakandironzera kuti ndinoziva zvemichhini maningi ndino baabetha kwemene. Hino rimweni zuwa muna kuamba wegore radarika iro, ndikati ngatimboguma pachibhedhlera apo. Tagumepo ndochoo chimubvunza kuti hino muchhini uwo unomboita basa rei? Wakatsamwa apana nachimwe chaakataura. Wakandoramba akaningira kudai, ndakashoora na.

Zvimweni zvibhedhlera mukati mazvo mwakashanduka naa! Weihambamo unotoona kuti zvakabaasiyana nezvatomboona kuma kanyi kumamizi kwetinobva zvakabaarongeka, zvakabati hla.

Maizviziwa ere kuti madhogodheya antu akarongeka. naa? Vakapedza kuvhiya muntu, zvava nenge vashandisa pona. apapo zvino rongedzwa mazvi noiswa kudai zvapedzwa zvozono rashwa zvoku turwe kuretuyo zvopishwa.

Kudai ndakafundawo akhithi amuna ingadai ndishandawo muma hofisi akanaka. Nekuti unenge weiswera uingoonana nemishini weiongorora zvakabanakidzazvo zvakabati mhoryo ii hatishori amuna.

Mazuva ano paane mushonga yakabati hwe..Amuna ukaenda kuchibhedhlera unobarapwa weipona. Zvinobadakadza izvi. Kudhayakwo antu aindoenda mumakwenzi eindorarama namakwenzi zvichindodaropo zvichindodaropo. Anofa ngeanofa, amweni achienda kun'anga. Hino izvozvi izvi hayi kupona kunoponwa newese.

Maizviziva here imwimwi kuti imweni mitombo yechirungu aingobatwi ngenyara dzega. Unototanga wangonhla zvigonhlo zvenyara kuti uzokona kuibata, kangaidzeyi unofa rakacheka nyika zuva.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti munyika mwedu munomu mundau dzakasiyanasiyana mwaane mumweni michini inoshandiswa kuongorora zvimweni zviro? Aungambozvizwisisi asi ndoozvataapo. Pakaita denda, vanoriongorora kusvika vauya nemishonga yekuti rinomborapwa murapwirenyi.

MUNAKUAMBA GORE RINORI, NDAKATI NDININGIRE MUNE CHIMWENI CHIBEHLERA NDEIDARIKAWO HANGU NDEIENDA KWANDAIENDA NDOCHOONA ZVIMABHOTORO ZVAKAWANDA, NDIKAZIYE KUTI ZVIBOTORO ZVOIZVOZVO NGEZVEKUISE MITOMBO AKUNA CHIMWENI.

Akithi woye, mwaizviziya ere kuti kufunda kuyani kwakanaka? Munozviona ere zvaakuitwa ngeamweni ana akukonawo kumira pamberi peamweni antu eireketa gwingiso kudai. Inyaya yekuti vakaenda kuchikora vakafunda. Hino wako mwana unongomuti agare kumhatso. Uchamudini mwanawo uwowo?

Munoongororwe mikuhlani yakasiyana siyana muzvibhehlera. Haungazizwisisi ngendaya yekuti hayi, iwewe hauna kuzvifunda. Pamweni pakona kungoyi ningirawo kuda wondoitawo sewakangwara-ngwara kudaii asi, nechaunoziya panenge pasina mosi.

Vantu vanoshanda pazvibhehlera vakarongeka naa ukasvikepo inenge iri ndau yakaseja nekuhlamburuka inyaya yekuti vanepavanoisa marara nekumarongedza vapedza vomapisha.

Imwi aisa ari muno umu, munoziya here kuti zvakanaka kuti mukadzi wako aendewo panofunda amweni kuzvibhedhlera. Vanofundiswa marererwo anofana kuitwa ana zvakanaka. Iwowo ukagara naye kumhatso unozomubhuyira here? Ukazvireketa unomureketera ere kuti unofana kubata mwana zvakadai nekudai.

Vana vadodori mazuwano vakubatikirwana. Unoona anababa akuru eidhiraivha movha dzawo, atumwa nehurumende kuti endai kumakanyiyo mobatsira vana vadoko, moape mishonga yamazuva anaaya, kuti vasabatwe nezvirwere zyakasiyana siyana. Zvinombaanakidza musi.

Shamwari yangu inozwi Taisekwa, yakamborwara ngemukhuhlani. Wanga aita zvechihule-hule, ochoobatwa ngechirwere. Ndakamuendesa kuchibhedhlera kwaakapedza vhiki ariyo, eirara akaradzikwa. Ndakamushekana.

Ndinobaadawo kuitawo Dhokothera. Madhokothera muzvibhedhlera umwo anobaashanda, unoaona eirumbarumba. Kunyangwe mukadzi akasvika aine mimba vanobaabatikira, zvakabaanaka zvirozvo.

Akiti woye, mwayizviziva ere kuti ana anodakadzana. Kubva eyibarwa unobaa dakadza nehama dzese dzinouya nekuzvibhedhlera dziyiona mwana dzeyiita makorokoto. Inini sekuru vangu vakabve Mereka kuuya kuzokorokotedza mudzimai wangu wanga abara. Vakaenda nemuchibhedhlera mwaanga ari takapururudza naa.

Wakamboti ere nyoka yemukadzi yaruma woende naye kuchibhedhlera. Ukasvika mwaanoenda eree, auzombodi kupetukeyo .Unobatoona ana mai amweni eihamba ari mupushu. Asi anenge asingazvikendengi .Nyoka yemundani yekubara inobaarwadza.

Wakambozviona ere kuti chimwana cheibairwa jokoso chinochema zvinosiririsana? Unofunga kuti vari kuchiitira hutsinye asi chinenge cheitorapwa. Chinobaakura chakati gwindiri kupinda hwana hunopiwa makomboti ega.

Ndosakei mapeni anopuwa madhokotera eiwanda musi. Munozviona here kuti paanenge eirapa antu, anombaita nemoyo wese. Aiwa imwimwi munoti ana amunopiwa kuti mufundise, mune mweituka. Musadaro vakiti.

Imwi mwadhodha, mwaizviziya eŕe kuti kune michini inoshandiswe kuzvibhedhlera imweni yacho yakaita kungatee mabhande ewunosunga. Usingazvizii unobafunga kuti chiro ichi hachina ndaa asi dhokotera kana akuchishandisa ndipo paunozoona kuti chakakosha kukunda ghoridhe kukunda ndarama.

Umweni musi ndeikura ndakaende kune chimweni chibhehlera ndanga ndeizwa musoro waitema. Ndasvikemwo ndakaona michini yendisikazii nanyamashi unowu kuti inoita basa rei, ndakadhana nekubvunza vanga veidzishandisa asi ndakazondoti mwana wangu kana ndamubara ndichamutiwo aite dhokodheya.

Imwi akiti ndaida kumuronzera kuti muzvibhedhlera imwomwo michina iya yakazouya yakawanda kudhayako waiti ukaenda usaiona kana umwe asi izvezvi yadekeshera na munozviziva ere.

Ukavhurirwe chibhokisi chemadhokothera chino zviro zveanoshandisa kuvhiya munthu ere, apana necheunoziyana, unobaazvisheka. Unondo ningira-ningirawo semunhu, asi chinozikanwa apana.

ZVIMWENI ZVIRO ZVINOSHANDISWA MUZVIBHEDHLERA AUZVIZII NYANGWE UKANYAADA KUZVININGIRA KANA KUDINI, APANA NECHAUNOZIYA KUTI ZVINOMBOITA MASHANDIREI ZVINOTOZIIKANWA NEMADHOGODHEYA EGA, ZVAKABAANAKA ASI.

Imimi madhodha imwi, mwaizviziya ere kuti ukaende kuchibhedhlera unoona zvakawanda. Kungoningira ngemaziso kudai, unoona imweni michini inoshandiswe kuhloya kungave kuhamba kwengazi mumwiri mwedu. Iye dhokodheya wacho echiyayeya munzeye mwake kudayi.

Michini inoshandiswa kurapa antu yakawanda. Ukapinda munenge makaradzikwa hama yako, unoona michini yakasiyana siyana. Unenge usiri kuzwisisa asi madhokodheya anenge eitozvizwisisa zvinenge zveiitika. .

Akhiti maizviziva ere kuti ukarwara nemarenje zvekuti hauchakoni kuhamba, unopuve chimweni chihlayo chemavhiri, chekuti unenge weindohamba hako wakagara kudai chona cheikutwara.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yechiyungu inopimwa kudai? Pane zviro zvaanoshandise kupima, asi ngendaa yekuti atina kufunda atizonasi kuzviziya kuti mazita azvo zvimbori zviini. Asi zvinotopima mushonga iyoyo yakaite mvura-mvura kudai.

Gore radarika iro mumwedzi wakuamba kwakauye chikundhla chakabve kuzvibhedhlera zvinoite zvina. Chakahambirawo munharaunda mwedu cheihloya ngazi yevanthu, cheishandise umweni muchini wendisina kunyasa kuzwisisa kuti muchini chaiwo, kana kuti chimumbuti.

Andu akura anoramba eizvibhuya kuti hai chitsva chinoonekwa nekuhamba. Umweni musi takaenda kuParirenyatwa, mishini yandakaona konaiyoyo zvekuti nanyamashi unou andizivi nemazita awo unenge weindoona zvimanamba namba, asi kuti uzive kuti chiri ngechiri zvinoshandei hlumo yacho unoitama.

Amunaa zviro zvaa kushandiswa muzvibhedhlera zvawanda naa! Unoona chimweni chiro chinenge chakaita ungatei iwachi asi chinenge cheitoningira mwiri wako kuti auna BP ere iwewe. Ukachishandisirwa unotoona chootomangara kuti ah! murume uyu une BP kana kuti ah! aana nechiro wakabaagwindirika kugwinya kudai.

Kuzvibhehlera kunodhlookwe amweni mabonifera ngemadhokodhera hino atizoziyi kuti mabofera onaawawo anopfekerwa kuseja ere kana kuti anopfekerwa kuhloya ngazi yedu inenge ine mukuhlani.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti pakurapwa kunoitwa anthu, kune umweni mweya unoiswa mumabhodhleya esimbi. Mweya uwowo wakabaakoshana. Kana pazoite dambudziko ndiwo wevanotora iwo wochipa iwewe kuti ufeme.

Mazuva andakarwadziwa ngezino here ndakatambudzika musi ndakazodetserwa nekuenda kuchibhedhlera ndasvikayo ndakagariswa pachimwe chihlayo chino itwe kuchinjwa chinjwa cheireba cheitsonga ndeivhenekwa mumukanwa mangu kusvikira vari bvisa zino iroro kwairine mhango akiti woye asi ndakazoti zvinobarwadza izvi.

Gore rapera inini neshamwari yangu takatorana tichiende kuchibhedhlera. Wanga uri mwedzi wavhundika. Patakasvikeyo tochoona muchini waiita nekuhamba nemavhiri nemavhiri, tese takashamisika kuti chiini ichocho, takada kuvhunza mundu wanga aripoo, naeyo anga asingazviziviwo tikati zvoda akazvifunda izvi.

Ndisai zviziya kuti kunemabonifera anopfekwa ngemadhokotera. Mabonifera ona avavo anoite kuti uone zvakasiyana nezvinoona amweni. Panyama pemuntu panenge poonekwa nemakonye anonga eihamba ngendaa yekuti vakapfeka mabonifera. Kufunda kwakanakana.

Rekerai ndimbomuronzera kuti hai, muzvibhedhlera umo mune michini yakawanda. Imweni yacho ndeye kutwara arwere anenge asingachakoni nekuhamba. Imweni yacho ndeye kuhloya ngazi asi kana usingazivi kuti inoshandei bvunzawo madhogodheya anokuronzera zvainoshanda.

Ukaenda kuzvibhehlera unofunda zvakawandana. Kune michini inohamba ngemavhiri. Ndisaizviziya inini ndaingoti muchini uyo mudodori wega. Ndakazokahadzika ndeiona ziguru racho reiitwa ekusundwa kudai.

Chiinyi ichichina, chinoita ingateyi imaikhirosikopu. Chinoshandiswa ngemadhokodheya kuzvibhedhlera, vachiongorora zvirwere zvakasiyana-siyana mumwiri yeanthu. Chinobaa shanda kwemene ichi. Dai taiya nemare yekuchitenga, taizochitengawo kumhatso kwedu chogareyo teichindodaroko. Hino ihh! Chakadewopo ere kutora zai kuite ntekwe.

Mwakambozviona ere kuti zvinoshandiswe kurapa antu zvakawanda. Ukazviningira, zvimweni zvacho unoshaya kuti zvinombobhuyeyi, zvinenge zvakaita kunge tsono, zvimweni zvakaita kunga majekiseni, zvinobaanesa, asi unondoziya hako kuti unopora ukazvishandisirwa.

Chataakutongoziya hedu mazuva ano ngechekuti muzvibhedhlera mune michini yakawanda inoshandiswa kuhloya ngazi dzevanhu kuti adzina mukhuhlani ere. Asi kuzoziya zvizvinji zvinenge zvaakude dhokodheya kuti azvitsanangura nekutwasanura, kuti zvinombohambe muhlobonyi.

ARUMBWANEMWI MAIZVIZIYA HERE KUTI MUZVIBEHLERA MUNE MICHINI YAKAWANDA INOSHANDiSWA MUKURAPWA KWEANHU IMWENI YACHO ATINGATOIKONI NGEKUIREKETA NEMAZITA KUNGONINGIRA KUDAI DANI CHIINYI APANA UNOZIYA.

Muzvibhedhlera mune michini yakakosha naa imweni yacho inoshandiswa kuhloya ngazi dzedu kuti adzina mukuhlani here, kana ukazorwara ukasangana nawo nazvo usazotiza dai unoti ndourayiwa ,azviurayi vanenge vachida kuzobatsira iwewe.

MAZUWA AYANA EMUKUHLANI MUPENGO NDAKATAMBUDZIKANA, HAMA DZANGU DZAKAWANDA MANINGI DZAKABA AFA. NDAKASARA NDIKACHEMA NDEITI MWARI ZVAAMBA NEKUBVA NEPI?

DAI NDIRINIWO DHOKOTERA ININI NDAIZOBATAWO JOKOSO NGEPAKATI PEZVIKUNWE, NDAIRIBAIRE MUNHU NDEINIMGIRA HOPE YAKE KUTI URIKUDINI KUTI URIKUSHENYA ERE NGENDAA YEKUTI ANHU ANOTYE KUBAIWA MANINGI.

ZVIMWENI ZVIRO UKACHININGISA ZVINOSHANDISWA MUZVIBEHLERA ZVAKABA WANDISA KUITA KUNGE CHISINA NESHWIRO ASI NGUWA YACHO YAKWANA ZVINOBA DAKADZA NAA WOONA WEIITE BASA RAWO MADHOKODEYA

Akiti woye maizviziva hre kuti muzvibhedhlera imwomwo mwane michini inoshandiswa kuvheneka antu kana eirwara zviyan,i hino ere kupona toba pona ngenda yekuti zvabanaka mani .

UMWENI MUCHINI WANDAKABATSVERUKA KUBVUNZA NGEWANDAKAONA PANDAKAENDA KUCHIBEHLERA AMUNA ,MUCHINIWO WANGA WAKANAKA KUUNINGIRA, ASI ZVAUNOSHANDA NANYAMASI UNOUNO ANDIZVIZII.

Yee madhodha wee! Zvimweni zviro zvinoshandiswa muzvibhehlera ere haungazvizwisisi zvimweni zvacho zvakaite kunga mabhadhe kudai ,ana dhokoteya nana mbuya nesi ndivo vanozviziya mushando wazvo asi iwewe tumbudere hapana nechaunoziya.

Wonai, ndizvo zviro zviya-zviya, zvandamboronza kuti zvakaita unga hwamanda. Ukachiningira autochizii nezita racho. Unochizondogonda chooshandiswa peuri ndidhokothera. Wochadini wakasasikwa, wotonuna.

Pane chimweni chiro cheunoti ukaenda muchibhedhlera woda kuchiningira kuti chiinyi unochitama nezita rekuchipa asi madhogodheya vanenge veichiziya kuti chinoshanda basa rei, kufunda kwakanakana.

Munozviziya ere imwimwi kuti zvimweni zvinoshandiswa kurapa antu kuzvibhehlera autombozviziyi. Zvakaite kunge hwamanda kuzvitarisa kudai, zvakaite kunge majokoso zvimweni zvacho kuzvitsanangura unotoneseka. Unozondoziya kuti ndakabairwe chakati, ndakaiswe chakaite kunge hwamanda. Munoiziya ere hwamanda yacho imwimwi? lya inobve panyanga dzemwombe kana kuti nyanga dzemhuka dzemushango.

Mwaizviziya ere kuti hayi mazuwa anaya kwaane zvimweni zvimuchini zvinoshandiswe kuzvibhedhlera. Michini iyi inokwanisa kuona kuti mumwoyo mwako mwashata icho neicho worapwa weiziya kuti chiri kundishatira ngeichi.

Mazuvaano hayi, Musikaantu wakatiitire zvakanaka musi. Kwaane nemichini nemichini muzvibhehlera umwu. lnoita kuti kana vazwa panorwadza vanokuvheneka pamichiniyo iyoyo, unopora.

Ukaite dambudziko remarenje, mwaizviziya ere imwimwi kuti ukaenda kuchibhedhlera pane chiro cheunozopuwa kuti uhambe ndicho ,chinenge chine marenje marongomuna, chona weichiita dhoo ,dhoo kutsika ndicho kudai ,asi zvinosiririsa naa!

Imwi arumbwanemwi, ndombi nemajaha arimuno, ndakamutaurirawo ere kuti mweihamba tengaiwo mafuta ekudzora pamuromo wenyu kudai. Haiwa kuhamba wakati shena bhaa ,muromo wakatsemuka kuite man'izha ngekusadzorwe mafuta. Muromo wakahlamburuka unoitawo kuti udakare kureketa nemuntu waunenge weireketa naye kudai.

Muna mukhuhwe mumakore matatu adarika aya, ndakaende panechimweni chibhedhlera kwaakugogodza. Pandakazwi ndipinde, ndakaone michini yendisingaziyi kuti inoshanda chiinyi. Ndakabvunzwa kuti pane chaunoziya ere muno, apana nechandakona kudaira. Yee, madhodhamwi, ndakadhana.

Mazuva ayana ekhovhidhi kune chimuchini chataishandisa kuona kuti mumwiri wemundu ukupisa zvakadii vana vapinda mudungwe kana uchipisa mumwiri waidzokera kumba kana usingapishi waizoenda kunotaticha nevamwe waipishe mwiri waipetudzwa kanyi. Inga zvakaomana.

Kuzvibhedhlera iyo kune zvimwei zviro zvinoshandiswa panovhiiwa mundu eyirapwa zvimweni zvacho ,autoziyi kuti zvinoita mushandireyiasi zviriyo ukazviona zvinoita kunga zvima simbi simbi zvisina basa asi zvakakosha naa!

Unozviziyaere kuti kune zviro zvinoshandiswa kuzvibhedhlera zvausingatombozii. Unokona kuchiningira ,aukoni nekutaura kuti chakamboita kungaiteyi chiinyi .Chakandoite chiro chakatoite tambo kudai.

Kana ukaitawo Dhokodheya, uchazvigarawo zvituru zvakahlamburuka, zvihlayo zvinotenderera kudai. Weiti ukaona munhu wauya koorapwa unotenderera nechituru chako womuningira. Zvinobaadakadza, mwaizviziya ere izvozvo?

Kana usikazii auzii akhiti. Nyangwe ukanyauningira muchini, apana nezveunoita unongouningira kudai. Asi ngendaa yekuti auzi kufunda, apana cheunoushandisa. Asi zvinotoda akafunda kuti unomboita mushandirei muchini unooneka kuzvibhehlera zvemuno muZimbabwe.

Ukazwi ita dhokothera, apana necheunoziya .Zvinoshandiswa zvakhona hayi, zvimweni zvakaita ingatei zvipanera, zvimweni ingati indonga. Zvinobaashamisa, asi vanozvishandisa vacho vakazvifunda ere, avatambudziki na. Munh unotoshandisirwe izvozvo weitopona.

IWE MUFOWETU, MAIZVIZIWA HERE KUTI BANDIJI RAKAKOSHA KANA UKAKUWARA BANDIJI RAKABA KOSHA KUDAI NDORINOSHANDISA KUBANDIJA CHIRONDA CHAKO KUTI CHIITE ZVIRINANE KUDAI CHISARAMBE CHEIBUDA NGAZI

Kudhayakwo tichakura, maphirizi aizwi makwinini, waizwe mbuya eiti kwai enda woonditorerawo makwinini angu ndimbomwa, soro rangu rinopanda. Ndaisheka.

NEMIWO BABA ANHIYA NDIPO PEMUNOTI AMUDI KUFUNDA, ASI TIKAMUBVUNZA KUTI MITOMBO YECHIYUNGU YAMUNOZIYA MINGANI MUNONGOATSANA APANA NACHIMWE CHAMUNOREKETA MWAPEDZA MWOTAURA KUTI MUNODA KUGARA, ENDAI KUCHIKORO NAA.

Hino inini ndaa mukhorwa mazuwa ano pheyani. Munozviziya ere? Ndaakushandise mishonga yezvibhedhlera. Andichaiti zvemakwenzi zvendaisiita kudhaya. Ukatoenda kufamasi unotobveyo nemishonga yakabaati mhoryo. Yakahlamburuka yekuti unoshandisa weiziya pekugumira. Yedu iyi yemambuti iyi, unondomwa guchu usikazii. Ndozvakanakirawo kuenda kufamasi.

Mishonga yechirungu maziva ano yadekeshera andu mazuva ano ukatoita mukuhlani womhanya pachitoro chinotengeswa mitombo wototenga mitombo iyoyo wotomwawo zvinoita kuti usanyanya kutambudzika zvataita kudhaya zvekuti anotsvaka Sekuru vanenge veyiziya makwenzi musango.

Amunaa kuda kupona toda hedu kupona, asi ere mapilizi emazuvaanaa hay, ukaanwa unoda kuzwa kuata, kuata mazihope. Apeno kuti anenge eimbobva kuri.

Mishonga yechiyungu, yabaasiyana nemimbuti yataishandisa kudhaya. Kare anhu aibaapinda mugwasha kwakukaya miti yaaiziya kuti inorapa. Hino mazuva ano kwaane mishonga yechiyungu, chinguwa chidori-dori unenge watopona.

Akiti woyeee!!,mwaizviziya ere kuti kana ukabatwa nemukuhlani, zvinenge zvakapinda kuchangamuka kuti umbozvitengerawo mutombo wechiyungu. Waumwa pamweni pacho unokona kutopora peyani usati watomboona dhokodheya.

Umweni musi marenje angu aipanda Mani ndikati hino zano ngerei kwekuenda kuchibhedhlera ndochopuwa mushonga wanga urimu chibhotoro chidoko wakachena ndakauzora chocho tondiitira zvakanaka ndopandakazoziya kuti aaa ukarwara unofana kumbopota wo weienda kuzvibhedhlera azvizonyanyi kunetsa maningi zvasiyana nekuenda mumakwitira weikaya makwenzi.

Mishonga yechimanjemanje yechiyungu iyi, hai, haungambofi wakaizwisisa nyangwe zvikanyambodini, hauizwisisi. Unoona mapiritsi acho aine ngemakara akawanda. Wochiti zvakamboitei kudini, karazvowo.

Imweni mitombo yechiyungu kuiningira kwega kudai hauziyi zveinoshanda unochitongoda kuzomirira machiremba kana kuti dhokotera akubhuyira kuti uyu unoshanda chakati uyu unoshanda chakati haiwa wega kudai takangoenzana tiri anakutsadungwe teshe teshe hai.

Mai angu paakarwara akandironzera kuti hai mwanangu tora magwada udhloke uende pachibhedhlera apo wondipuwirwawo mushonga wangu ndimwe.

Amunaa mwaizviziya ere kuti mishonga yechimanje-manje inoshanda zvichienderana nemarwarire eunenge weiita. Inini ndaa ndisingazvizii ini, ndangoti kana ukanyapuwa mushonga unorapa zveshe. Hino kune wenzee, kune wemadziso, kune yemiromo, kune yemudumbu zvichienda zvakadaro. Zvakabaanaka kwemene. Waizviziya ere iwewe?

Asi takazwa kuti hayi, ukaramba weishandisa mushonga yechiyungu. Zvinoita kuti usazokona kushandisa mushonga yatakakura teitaurirwa ndiana baba edu. Ngendaa yekuti unenge wandojaera mishonga ye chiyungu.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti imweni mishonga yogadzirwa mazuvano yechiyungu ngemadhokotera akona haatokoniwo ngekuidaidzira. Asi anenge eizviziya kuti inoshanda kudai. Kudhaya kwanga kusina zvese izvo , waitoenda mumashango kotsvaga makwitira ekuti upone.

Maphirizi ogadzirwa mazuwano akawandana! Mihlobo yawo auyipedzi. Asi madhokothera ndiwo anozviziya muzvibhedhlera mwomwo. Kuti enda wootenga maphirizi ekutsvuka umwe.

Mai angu akati arwara ndakaenda koatsvakira mutombo wechiyungu. Paakamwa akati zvanani. Ndakabazwa kupindwa nemhepo kufefetera kudai ngendaa yekuti unenge wakufunga zvakawandana.

Maizviziva here imwimwi kuti kudhaya kwanga kutoriwo nemishonga yaimwiwa ne madzimai, kuti asabereka, hino izvozvi hai kwakushandiswe mafemili pulaningi pilizi, zvekuti dai wanyaite zvekudini haibati.

Ukawona waite chirwere chepabonde, usatsvheruka hayi .Enda kuzvibhedhlera woopuwe mitombo yechiyungu ngendaa yekuti umweni ndakazombomuona eimwa magomboti asi wanga atoora.

Amunaa, ndunga dzakashata na, dzakaruma muisa wemwana wangu paakauya koondiona. Hino akamuka eiborera, ndakatora mutombo yechiyungu ndochoomupa, wakabaadakara. Paakazopetuka zvanga zvaanane. Hino ndinomukurudzira kuti potaiwo mweyitenge mishonga yechiyungu, yakanaka wee.

Imweni mitombo yechiyungu kweinobva kure imweni inobva mereka mwaizviziya ere izvozvo? Painozosvike unono inenge iri mumabhokisi, pamweni pacho ukazi zvivhure unototya hana inotorova kudai.

Umweni musi ndakambobatwa ngemanyokana ndakapanza musiwo aiwa zvekutamba. Ndakazoponeswa ngeumweni mutombo wechiyungu. Ndakaumwa ndikapona sebvuri. Andifi ndakazvikanganwa.

Umweni musi ndeyidzihambirawo hangu, ndakasangana neamweni mai ainge eyichema pandakaabvunza, kuti mai munochemei ? vakandibhuyira kuti "vari kurwara nemudumbu", kwakuvati madii mamboenda pafamasi mambopuwawo mushonga iriyo mazuvaanaya yechiyungu pamweni munopora .Ndopavakaenda vakapetuka vachipururudza vachiti aaah zvaita naa!

Ngendaa yekuti mushonga yawanda mazuwa ano, ndakazomboti umweni musi ndapandiwa ngedziso hayi. Ndakati regai ndiende kufamasi. Pandakagumeyo vakanditengesera chibhothoro chichena, vakati chienda woosvinira mushonga wona uwowo mudziso. Ndakati iteyi, iteyi, zvakandinesa, asi ndakapedzisira ndapora hangu.

Makambani anogadzira mishonga yechimanje manje anobaa shandana. Unoona mishonga imweni yacho mazita acho atiakoni nekuadaidzira asi inenge ichindounzwa ichinzi inorapa chakati, inorapa icho. Zvakambaati mhoryo. Dai airamba eidaro. Nyika inoenderera mberi.

Umweni musi ndakati ndarwara musoro. Ndainge ndaenda kwambuya angu. Musi wacho ndakatambudzika na. Vakazondipa maphirizi vakati anoonekwa kufamasi. Ndakapururudza, pawakazopora, ndakavatenda mbuyavo awawo.

MISHONGA YECHIYUNGU AUNGAIPEDZI NA NEMAZITA ACHO ANOTINESA NEKUTOMAREKETAUNONGONINGIRA WONGOZI ENDA WOODAYI WOTOITA ZVAUNENGE WATAURIRWA NEMADOKODHEYA

Imweni mitombo yechirungu inorapa na. Chimwana changu chakaite manyoka zvakandirwadza musi wachona. Ndakatozomanikisa kooutenga. Pandakachipa ah, chakatozoswera choorumba rumba nehwana humweni.

Kudai wanyazviramba ngenjiranyi, Mishonga yaayo mazuva ano inotokumanikidza kuti uyende kufamasi. Wanyarwara ngendaa yekuti aanthu ashomani anoziye mahebhusi emushango wochiteendayo kufamasi, unopora hai.

Kare taisishoora mishonga yechiyungu, asi ndakatozoona kuti ndozvatoweyo mazuva anaa , hwana hwedu hwataakubara ahuchazvizii kuti chikwenzi icho chinorape manyoka, chikwenzi icho chinorape zvakanaka. Hino, zvaakutongoziya mishonga yechiyungu yega yega. Inofanira kunge itorimwo mumhatsomwo umwomwo.

Ngenda yekuti atizii hedu kufunda, atizii zvakawanda zvinechekuita nemitombo yechiyungu kudai, asi pandaiyaiya pazvaibhuyiwa ndakanzwa kuti imweni mitombo, inoiswa muzvibhotoro zvidoko inoshanda maningi.

Chimweni chiro chendakazofunda ngechekuti mitombo yechiyungu inokasira kunyaradza panorwadza kupinde yetajaeya yetinoona mumakwati edzimweni miti. Mwaizviziya ere izvozvo?

Imwi mwakambozvifunga ere kuti anhu anogadzire mushonga anomboshandise zviro muhlobonyi. Dzimweni dzacho dzinosvika dzakaite muhlobo danyi apeenoo, autokoni nekuzvitsanangura. Asi unondoona zveizwi zvinoshanda, imwai mupore.

Imwi ndombi dziri pano dzeshe dzakayaeya ,mwaizviziya ere kuti ganda rekuhope kuti ringwizire rinodawo mafuta ekudzora anoite ekutengwa? Haiwa kuramba mweidzore ndimu nemakatapeya munoite ungatei muri zvimbuya zvekudhaya zvemene.

Mishonga yechimanje manje yauya ngekuporesa vantu vakavanda muchirikuzviziya here kutimazuva emukuhlani wakauraye vantu vakawanda. Vantu vakapona ndiyomishonga yechiyungu iyi, ideiwona!

Kana ngazi yako isisina kuti hwee, enda woronzera madhokotera, anokupe umweni mutombo wekuti ukaumwa unoite kuti ngazi yako iitewo zvirinani haiwa kungogara unofira pano.

Iya kare payani taiti tikabatwa ngemukhuhlani weikotsora kudai waizwi ende wotsvake mugamu kana kuti mushani hino mazuwano hai kwabasiyana kwana ana(Mr Strong) ekuti ukamwa eya zvinobaita nani muzi ndakambozviitana ndikamwa ndikapora andina kunyanya kurwadziswa kudai ngezvandaita pandaimwa mugamu nemushani.

Chimweni chikotsoro chakazombondibata hai ndichiri mwana mudodori heyi, ndakatya musi. Ndaikotsora, chakaoma kuti papata ndakaita ungatei ndichatsemuke huro yangu ngekukotsora .Ndakazoponeswa ndaenda kotsvakirwe mushoga kuchipatara ndimai.

Ukaona warwara chirwere chemwoyo eree, unenge weitambudzika na! Unenge wakandobatira mwoyo wako pamaoko, pamwe unenge wootofunga kuti gore rinouya mwoyo wako unondoamba nekumira kushanda wotofa.

MAPIRIZI OGADZIRWA MAZUWA ANO AKAWANDA NA UKARWARA UKAENDA KUCHIBEHLERA UNOPIWA MURWI WAWO KUDAI ,UNOCHINGOGONDA KUTI ZVENDAPIWA NDI DHOKOTRA NDOCHINDOOMWA KUTI NDIPORE.

Mazuva ano mwaizviziya ere kuti kune zvimwari wadhana, zvinoite ekuti ukazvidzora zvimwari wadhana unombatsvukira, wakanyasvipa kuite ingateyi uri muchero uya unoryiwe mugowa wakasvipa kuti zvii. Unombatsvukira kuti mbembee asi ngemafuta awawo muntu wamba tsvukira ngekudzora zvimwari wadhana Madzimai eshe amunoona aya akabarwa akasvipa kuti zvii asi ngemafuta awawo vabatsvukira.

Umweni musi ndakachizorwara. Ndochoozwe mwoyo wangu weipanda. Pendakaenda kuchibhedhlera kwaakupuwa nemapirizi egirini. Mutombo uwowo wakandinesa kumwa mwazwa. Ndaiti andifi ndakamwa mutombo wechiyungu, hino pendakazomwa ndakabaazwa zvirinani. Nanyamashi unou ndaakutodawo mitombo yechiyungu

Mishonga yechiyungu mwaizviziya ere kuti inode kuti iwewe murumbwana uziye ngendaa yekuti kana urimuisa pamhatso, kamwana kakarwara, unofane kunge wechikaitire zvekanoda kuti kapore, hayiwa kuramba wakaningira kudai.

Imwi akhiti woye. Munozviziya ere kuti ndxondo dzinotobatwawo ngemikhushani yadzo. Hino munofane kupota mweinde kuzvibhehlera mweimboningirwa kuti dzichakati kwese ere mudehenyamo.

Imwi ndombi dzinogara muganga iumwomwo, ndaidzironzera kuti hai ukaona nxondo dzakuhlupa maningi, onawo wekubhuira nyaya dzakona unoraramavo zvirinani.

Mwaizviziya ere kuti ndxondo dzedu idzi dzinotodawo kutofundiswa kuti dzifunge zvakanaka. Pamweni pacho unokona kurwara ndxondo, asi zvinotoda kutoti uonekwe ngaanozviziya kuti murumbwanewu warwara ndxondo, unoda kudetserwa.

Pane chiro chandakazoona akhiti woye, anhu hetinohamba teidai, tinenge tiri zvigulani. Umweni unomuona eitaura ega, umweni unomuona eihamba ega eita ingatei unoita masaini, zvinobaikombe kuti masoro aya anorwadza ane pfungwa dzinenge dzakashota mundxondo umu.

Inini Kuba abhuya gwinyiso remene ndinobatodakarira mishando inoitwa nemadhokoteya ,panoita mishando yavo havasemi vandu mundu weshe anenge achibatwa zvakanaka zvakahlamburuka kudai unosara weishekerera. Makambozviona here izvozvo

Akhiti woye, zvimweni ukazviona ere, autokoni nekuzvitsanangura kuti zviinyi na. Muzvibhedhlera munoshandiswa mwishini yakawanda musi. Dai mwaimbouyawo, nemwiwo mwaitozoonawo kuti munozvikorera kuzvitaura.

Iwe unondironzera ere kuti hai, anhtu ataona akamira kuseri kwematebhura ayani, vauya kuzootibhuira zveutano mundau mwedu munomu. Kana zvirizvo, mangwani ndinokotokeyo, ndoda kumbofundawo.

Ukaone veihamba varigurumwandira vakapfeka nguwo dzakafanana yaiaya zvavanobhuyapo ngendaa yekuti vanenge vatotumwa kunodzidzise antaani, iwewe ukakorera kuyayeya uchafa ngeinoponwa.

Heunoshoora inini ndini ndakati usafundawo ere inini? Endawo kuchikora ukonewo kuerenga zvikwangwani zvinonga zvakaiswa, nezvezvinobhuya, nezvezvinoreketa unenge weitozviziirawo wega. Endai kuchikora akurambidzwi, fundaiwo akhiti .

Akiti woye pakaitike dutu mupengo takatambudzika na, mbatso dzese dzakaenda ngemvura dzikaerera. Waiita ingatei nxondlo adzidhonzi, weindogara wakati dhuu, weifunga kuti hin9 ndochadii. Pasina pambatso peungapinda, weindorara muzvikwehle kudai.

Mazuwa ano hayi!, kwaane zvakawanda zvinoita kuti ana adakare amunaa; kare zvanga zvisiriyopi kudhayakwo mwaitoita zvekuenda pamusurumbudzwa mworoita muserendende mabhurukwa ese aipera sure ino, pamunopetuka kumhatso mwochaiwa maningi ndiana Mai ngendaa yemisikazwa.

Aaah huri kubaa ratidza kuti huri kufunda kwemene kwaauyavo nemurungu uyo, aah vari kubaafunda, namadam vakagara nechekukonayo, aaah zvakabaa jeka kuti hweee apa hwakapfeka yunifomu yakabaafanana, unoshoorei pakabaidai ngeapo zvinobaidakadza izvo , naarungu naarungu unuona vouya koonavo zvinoitwa ngevantu veuno, zvakanaka izvi.

Potaiwo meimbotora ana enyu meigara nawo pashi, meiwaronzere zvamakasangana nazvo mweikura. Nqondo dzawo dzinorodzeka. Kudai vosangane nazvo havazovhunduki vanoziva kuti ndizvo zviya zvatakambotaurirwa ndibaba kana kuti mai.

KUITE DHOKOTERA KWAKABAANAKA MANINGI. MWAIZVIZIYA ERE IZVIZVI ARUMBWANAMWI. UNENGE WEIBAARAPA ANHU AMWARI VECHIUYA WEIAITIRA ZVAKANAKA, VANOBAAZWA KUDZIIRWA WECHIARAPA KUDAI.ININI NDOOBAADAWO KUITAWO DHOKOTEYA INI.

AKITI WOYE ARUMBWANA NENDOMBI DZEMUGANGA WAIZVIZIYA ERE KUTI UKAONAWATSVA NEMOTO MWIRI WOSE UNOTAMBUDZIKA USAGARA PAMUZI ENDA KUCHIBEHLERA UNOONA RUBATSIRO RWURINANE.

Pakaitike Cyclone ldai antu azhinji emunharaunda mwedu mhatso dzakaenda amunaa. Mwaichindogara mwopuwa zvimaplastic zvekuti muchigadzira zvimadumbatare zvekuti mugaremwo. Zvaisiririsa, woona mwana wairara pamakumbo amai zvaibaasiririsa amunaa. Mwari mwakambodaro nei? Muri Musikaantu henyu azvibvunzwi asi, zvakabaasiririsa.

TESHE TESHE TIRIPANO TINOTENDERANA KUTI IMWENI MICHINI ATIZIYI ZVEINOITA MUZVIBEHLERA UMU ASI ZVINENGE ZVAKANAKA KUTI TIZIMBOTSVAKA ZUWA RIMWENI TIENDEYO TEIMBOOBVUNZA MADHOKODEYA KUTI CHONA ICHI CHINOMBOITA BASA REI NAA!.

Umweni musi ndeidzihambirawo hangu muthundi ndakaona chikwangwani changa chakanyorwa hino ngenyayaa yekuti andizi kufunda apana nechandaziya asi iwewe mwana wangu ndinoda kuti uzazohlupika mangwani ndichashanda usiku nemasikati ndeikutsvakira mari yekuti uende kuchikora.

NDAKURA NDODA KUITA DHOKOTERA NAA! UNENGE AKAGARA MUOFFICE MWAKEEGA APA CHEYA YAKONA AYAANENGE AKAGARA INOTENDERERA AKAMBONINGIRA KUMABVAZUVA ONINGIRA KUMADOKERO EISHANDA AAAH ZVINONAKIDZA IZVI.

Pemwakati mhaapo, mwaizviziya ere kuti kune michini inoshandiswa ngemadhokodheya veiongorora zvirwere zvakasiyana-siyana? Kana weidawo kuzviita enda woofundawo, akurambidzwi antu.

Mazuwa ano tekinoroji yabaachangamuka musi. Unoona kweigadzirwa chiro chakaito ngamunthu, cheitokonawo kuita zvinoita munthu. Iwe wotodzorora hako, wotoitawo zvimweni zveunenge weiita. Wototaura neanthani, icho cheishanda. Zvakanaka izvi.

Pandai kura amuna-a ndaidawo kuita dhokodheya, hino zvakaramba akithi. Unochizondoringirawo amweni eiita iwe undoriwo pako peunenge wakati zozoto wakagara wega. Asi ye-e dai zvaiitawo zvakanaka ndaipetukira.

Amuna kufunda kwakanakana unoona mwana wako akukona kutarisa nemichini inenge ichiona zvatisingaoni ngemaziso edu enyama aya zvakabati mhoryo.

Mazuwano muzvibhehlera mwabaanaka naaa. Ukaendemwo weirwara, unoisirwe nezvimweni zvausikazii kuti zvimbori zvinyini, asi chendinoziya ngechekuti peunobudemo unenge wakuhamba wapona.

Muna kuamba ndakaenda koona mbuya angu airwara. Hino ochoondituma kuti mwana wemwana wangu woitora magwada udxoke woonditengerawo mutombo wechiyungu pamweni zvingaite nani, asi zvakaabatsira maningi na!

Kurwadziwa ngemadziso ndicho chimweni chiro chakapinde kushatanaa!. Ndaisazviziya inini. Hino rangu rakazoti rarwadza ndakade kuise magomboti zvochookorera, ndopandakazomboti dani ndikamboendavo kuchibhehlera zvinobaaite zvirinani. Ndakaritariswa ndechiiswe mushonga zvairwadza musi.

Maizviziva here andumwi kuti kumishando kwatinoba shanda zvakabaanaka kupota teitorwe mupikicha. Tinozozviona tachembera toti mugore rakati ndanga ndakaitawo chisikana chakabaati mhoryo, ndanga ndibaari jahana. Hino tobaati uri kwake uri kwake, zvakaoma musi.

Bhuirai ana mai eshe kumamuziyo iyo vapote veiende kuzvibhehlera. Kune zvinofundisweyo zvinobatsira kuti vararame zvakanaka mumuzi mwavomwo ,kwete kungogara navo weiti vakabuda vanohula hula ,aiwa ngavaende vofunda

Pozoitawo chimweni chikundla chinotya madhogodheya. Achidi nekuaona pavanenge vakapfeka mabhachi awo machena aya. Vanobaaite ungatei vachaita muchebwe. Inini andizvidi, ndakazvizonda. Unofanirawo kupota weimbotaura nawo, antuwo akangodai ndiwo madhokodheya ayani.

Madhodha woye, umweni mushando waungaita kuti ubate mapeni, kutengesa mitombo yechimanjemanje yechiyungu iyi. Ukaitengesa unoita zviri nani awuzobaafi ngenzara.

Ndaide kumuronzera kuti hayi kana ukarwara chaya nyandayeyo kunouya movha dzinomutwara dzoenda nemwi kuchibhedhlera, kweunosvika weiwona madhokotera anokurapa zvirinani kudai.

Arumbwanemu ndati rekerai ndikutaurirei kuti hai gore rinoteera munakuamba ndinenge ndaakutengesawo mitombo yechiyungu muzouyawo kwangu mweitengawo zvemunoita kweamweni.

Yowe maiina! Ukaona wapiwa murwi wekuti rongedze mitombo muchibhehlera unobatambudzika naa. Mazina akhona akawanda apa unenge weifanirwa kuziya kuti uyu unoita ngezvei uyu unoita ngezvei ,ukazvi shayishapo hayi unouraya anhu neanode kupona.

Kunotengeswe mitombo ye chiyungu inzvimbo dzakahlamburuka na. Zvakabaasiyana ne zvinoitwa magombiti ekuma kanyi. Ukasvika kune mitombo yechibhoyi kunenge kwakasvipa kuti tsvaa, ungati panogara n'anga na. Asi panotengeswa mitombo yechiyungu mitombo iyi, pakahlamburuka apana nebukuta.

Ndodawo kugadzira kabati mumba mwangu mwendinorara rinogara mitombo yechirungu. Yemagomboti ainei nekuisa mumakabati akanaka, chero pewandoiisa asi pasingasviki hwana.

Tikaita mapeni akawanda ndoda kugadzira muzi wangu kuti uhlamburuke. Ukahamba-hamba mizi yeamweni unoshaya nepekupinda ngenyaya yekuti vanenge veigara muzvimatumba. Asi ukaite mapeni ugaugadzira panobadakadze kuswera neana ako, nemukadzi wako meinakirwa pamuzi penyu.

Munakanganya gore rapera paseri..Ndaizvihambirawo hangu, kwakusangana nechipukupuku chamai changa chisingazii nepakanyorwa kuti a chichiovhunza kuti, "Mwana wamai chikwangwani icho chakazwi chiini". Ndakabata muromo. Ndakada kusheka asi pandakazoona kuti waibhuye gwinyiso, ndipo pandakazoziva kuti kufunda kwakanakana.

Zuro ndaremba hangu kugara pambatso ndakati rekerai ndimbotwasanura marenje angu ndakaenda mutaundi kwakudarikira manotengeswa mitombo yechirungu ndochoona andu anoshandaepo eitodzikisa imweni kubvisa mumovha.

Mishonga iyi yakabaawanda kwemene yakaiswa patebura iyi. Ndiyo yaakushandiswa mazuvano kumadhokodheya nemuzvibhedhlera zvetinoenda kunorapwa. Zvasiyana nezvaiitwa kudhayakwo, antu aishandisa makwenzi.

Zuro mumwoyo mwangu mwaipanda, ndochoti zano ndini ndinaro, rekerai ndimbootsvaka mishonga yechimanjemanje yechiyungu iyi, pamwe zvingaitawo zviri nane. Kwaakutosvika kwaakutopuwa mapirizi kwachitotanga kuchiiamwa, hino yei anorarisana.

Sezvandabhuya kuti hayi, potaiwo mweitenge mitombo yechiyungu hino ndaakumboendeyo. Ndichambootenga mitombo yona iyoyo. Ndobaade kugara nayo pamuzi pangupo apa, ndookuti zvindiitire zvakanaka.

Kudhaya ko akhiti wee tichakura kwanga kuine madhokotera aihamba muzvikora mwataifunda veitibaira ngemajikiseni. Hino inini ndanga ndakazvizonda ndaitoingatei ndichapinda pashi ngekutya naa!

Amuna wee wakambozvionawo ere kuti ukatengesa mitombo yechimanje manje unoita mari yakasvipa kuti tsvaa amweni antu anorwara nezvirwere zvakawanda maningi zvinosanganisire mabhii pii shugadzi hino unoite mari ngendaa yekuti vanonga veida kupona.

ININIWO MHATSO YANGU YANDINORARA NDAKATOGADZIRA NECHIKABATU NECHIKABATU MAINA CHANGU CHEKUISA MUSHONGA YANGU YECHIYUNGU ANDICHARAMBI NDEIMWA MAKWETERA ANGU AKUDHAYA NDINOSANGANISA ZVESE

Umweni musi chisikana changu chakapisha mwiri, ndikati ndinoiteyi hendiri baba, kwaakutohambe kuenda kuthaundi. Pandakapinda muthaundi kwaakupinde mufamasi, kwaakuone mishonga iri mumasherefu mumakabati iri mumasherefu ayo, akabawanda, ndipo pandati ndipeiwo chekuti ndirapise mwana wangu. Mwana wangu unopishe mwiiri. Ndopavakandipa chimushonga chinorape manyukira. Iiii zvemuZimbabwe!

Madhodha nentombi dzemuhanga mwakona mwauya kumusangano uno tamudainzira kuti zvakabati hwee kana muri mumamizi mwenyu kupotawo mweitenge mitombo yechiyungu mweichengeta umweni musi chimwana chako chikarwara unoonawo pekutangira.

Mazuwa ano mabhiridha aakubaakona kuaka musi. Chinguri ndakabarwa andisati ndakamboona kunaka kwakaita pashi panogadzirwa ngeamweni mabhiridha, uka hamba-hamba munzvimbo dzetinomboguma. Unonase kuona kuti apa pakabatwe basa apa. Vanokonazve kusima nezvimimbiti zvakanaka, zvinoita kuti padakadze kuningira kudai.

Imwi arumbwanemwi, ndombi dzemuganga nevaisa, munozviziya ere kuti uzwi baba kana kuti mai vakachangamuka unofanira kunga weiziya zveshe, weiziya mishonga yechimanje manje, yechiyungu iyi nemishonga yakare yetinoona mumahotera mwedu umwu Munozviziya ere izvozvo.

Akhiti mwaizviziya ere kuti banze rashata, mbavha dzadekeshera nyika inei. Unoona nepanotengeswa mapirizi pakaiswe masimbi chinenge chichiitirwepo muntu.

MAZUWANO NDAAKUMURUDZIRA MARUMBWANA IMWI KUTI MUGADZIRE ZVIMAKABATI ZVEKUISA MUSHONGA YECHIYUNGUWO NGAINDONGE INGORIMO MUMHATSO IMWOMWO KUITIRA KUTI KANA PAKAITE UNORWARA, WOTOMHANYA MHANYA SABABA.

Mwana wemukoma chero ukaona mukuwo wekuenda muthaundi usakanganwa kunditengerawo mushonga wechiyungu. Ngendaa yekuti inini ndarwara ndarwadziwa ngemukhuhlani. Yedu yemakwenzi aichazvikoni na!.

Umweni musi ndeizvihambirawo hangu. Ndakaona chikwangwani chakanyorwa kuti pano panorapwa naana chiremba, nemanesi madhokodheya. Ndakabaadakara ndikati mwana wangu akakurawo dei aizoita dhokodheya. Zvinonakidzana.

Kwai hayi ndisabhuku ,,mangwani kuchauya antu achange eifundisa zvinechekuita nezveutano. Imwimwi anhtu anogara munomu musazokorerawo kuuya pamusangano wona uwowo. Ndookuti mufunde zveutano zvacho, mukagara kumamizi kwenyu indaa dzenyu ngendaa yekuti ndimwi muchapera kufa.

Rimweni gore muna muphingani, ndakati regai ndimboswatura marenje angu kudai. Ndakahamba-hamba, ndeitenderera mwendaigara. Ndakasvika paifundiswa ndombi nemadhodha emuganga wona uwowo, veizwi hai munofanire kugara mweirye zviro zvakahlamburuka. Ndiko kuti musaite zvirwere zvemudumbu. Mukakorere kudaro munofa ngemanyoka.

Pemuchapetuka kumahofisi kwenyu iyeyo. Movakarakadzirawo kuti takamirira. Tinodawo anhtu anobve kwemuri, anouya muntaraunda medu eitifundisawo zveutano. Ngendaa yekuti anhtu azhinji anopera kufa ngekushaya ruzivo kudai. Mukatibetsera kudaro tinobakara yaampho. Tikaonawo matohamba, zvikwangwani zvinenge zvindorimwo,;asi toda kufundiswa.

Payani panoronzerwe antu andani newewo purutanawo. Aiwa kundoramba wakati kwako wega gwee, unoendawo wozwewo zvinoreketwepo. Zvimweni zvacho zvinenge zviri zveutano, unobvapo wanerizivo rwurinani kudai.

Zvakabaanaka maningi kuti kana mukaona kuti kune chirwere chiriyo zviya zviya, ziisai anhanhi , vandootaurawo nekubhuira anamai awo kumhatso, ngendaa yekuti zvinoita kuti tingware, kuti tisaramba takabaati kuzuzu.

Umweni musi ndakaperekedza mudzimai wangu kuchibhedhlera. Takasvika, tochoona dhokodheya, ochoobudisa bhuku rake ranga rakanyorwa nthengo dzemadzimai. Eimutsanangurira zvine chekuita ngeutano. Hino inini andizi kuzvijaera, ndakadhana na.

Peshe peshe peuchaona chikundlwa chevaisa nendombi, wakasise kuyaeya zvinenge zveibhuyiwepo, ngendaa yekuti kazhinji kacho zvinenge zvakakoshere iwewe. Zvinenge zviri zveutano. Hino iwewe ngekupata unochindoti haudi kuteerera, uri handiudzwi.

Baba akandituma kootenge chingwa, ndochosvike pamagirosa kwakuone antu anga eidzidzisa fundo maringe nezvirwere zveshuramatongo veiti hayi, arume musaite zvechihule munobatwa ndeshuramatongo mukuhlani usikarapiki.

Pandakabva mu Zimbabwe ndeyoogara Rwanda, ndakafunda kuti kuRwanda kunoitwa anozwi ejukheshinari khambeinzi pamwepo nema heruti khambeinzi ane chekuita ngeutano hweanthu. Veichihamba veifundisa anthu, veichidaro kwokwo anthu eitofunda musi. Ndakabaazviemura zvakabaanaka zvirozvo. Dai tazozviitawo kumphatso kwedu tapetuka, tinobaadakara.

Ukati garei garei unofanira kumboti kumukadzi wako endawo kuchibhehlera umbootariswawo maBP, unofa rakacheka nyika ngendaa yekuti unenge weindoti zvese zvakandinakira kudai.

Mwana wemwana wangu, ngandikubhire. Ndoda kukuronzera kuti hai ukaende kuchikora ukashanda nesimba, uchaite dhokodheya. Uchazohambawo munharaunda nemumamizi umu, weifundise antu zvakanakire utano.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti ukaone chikunhla chinenge cheihamba cheifundise antu zveutano, iwewe unofano kuyayeya ngendaa yekuti mangwani izvozvo zvichakudetsera. Aufi murakatira unoponavo panoda kuponwa.

Gore rinere muna kuamba, ndakaendawo nechikuhla chemadhodha nendombi dzemumuganga, taifundisa andu kuzvibata kuti asarwara nemikuhlani yepabonde. Munozviziya ere ukazvibata unorarama makore akawanda, musi?

Imwina!!, makambozviona here kuti panoitika chiro chega-chega munomu munyika ,tinenge tatombofundiswa asi vantu ati zviyayiyeyi. Munoziya here kuti pakaitika dutu mupengo riyana rakauraya vantu vakawanda ,zvanga zvahamba nemumawairesi asi atina kuzviteerera nokumbozviyayeya chiro chouya kuda kuti pwanyira nembatso tochosara tisina nepekuata.

Regai ndimbomubhuira zvandakaona panyaya dzekufunda dzidzi. Amweni enyu achaite madhokothera ana aya. Ndoo vaya vanozopetuke veifundise ruzivo rwezveutano, vakapfeke nguvo dzekuchena. Munozvidawo ere izvozvo? Kana mweizvida gwinyisirayi kufunda.

PANDAKAZOTI GAREI GAREI NDAKAONA ZVIKWANGWARI ZVAKAWANDA ZVANGA ZVEITIRONZERA MISHONGA YEMANJEMANJE. MISHONGA YAKUSHANDISWA MAZUWA ANO. ZVASIYANA NEKUENDA KUMABWITIRA WEIKUMA MASHIZHA WEIMWA.

Umweni musi ,ndakati ndeidzihambirawo hangu ndeitwasura marenje ,ndakaona dhokodheya akagara pachihlayo pamuzi umweni .Wainga akaunganirwa ngemadzimai echivabvunza mibvunzo yezveutano veimupingura echivataurira zvaivarwadza .Ndakambazvidakarira naa.

Chimweni chiro chatinoda kuziisana akhiti woye. Ngechekuti kana ukarwara ngechirwere waenda kuchibhedhlera usaenda wega. Pamweni pacho unodawo unokubatsira ungawa mukadzi wako kana murume wako hambai mwese kuti usanyanya kufungisisa maningi, ngendaa yekuti unokwanisa kudonha wotofa.

Muntu womudzimai wakakosha naa. Umweni musi ndakaperekedza mai ekwangu aine nhumbu akazvitwara kudai, heyi, zvinozombooneka kuti pane arume zvetinoita tega tirimukamumamizi kuti avafaniri kuonekwa akakumura, vaakona iyoyo zvinenge zvisina nebasa, akuchadhaniwi.

Pandaifundisa nezveutano ,hwana hweshe hwakandiningira kudayi. Musi wachona apana nachimwe chakakotsira. Hweshe hwaida kubaazwa kuti zvinomboita maitiroyi. Ndakanakirwa naa.

Imwi ndombi dziri pano nevaisa ari pano, ukati mwana wako agare kumhatso asikaendi koofunda aafi akadzi pfekawo hembe chena dzinopfekwa ngeana amweni veifunda kudai. Umweni musi ndeizvi hambirawo hangu ndakasvika paifundiswa ana zvaibaa dakadza na. Koo wakowo weunogara naye kumhatso unoda kuti azombofundawo riini? , kuna ani? uyezve ndiyani uchada kumuroora munhuwo uwowo?

Gore rapera paseri paro muna rukuhwe ndakaende kutaundi ndakasvika kuine chirongwa chemadzimai. Taifundiswa kuti hayi remeredzai madzimai ngendaa yekuti unyaari muisa mudzimaiwowo ndiye vakakubara kusanganisira mai ako.

Ukabereke kamwana kako uri ndombi yemuganga, unenge weikashekerera weifara weiti kamwana kangu ere akaka. Zvese zvewaizwa zvenhumbu yairwadza zviyana zvinobva zvati hwee, wotozvikanganwa wotodazve kuita kamweni. Zvakabaaoma na!

Chona ichocho, chikhafu muhlobonyi icho? Zvakaita ingatei inzungu, inga matapura akagaiwa-gaiwa, akathwiwa-thwiwa. Azvioneki kuti chiinyi? Asi zvinenge zvinonaka. Ukarye izvo unogwinya kuti gwindiri.

Imweni ndombi yaigara mundau mwedu yaiita zvemahala-mahala. Hino yakazoenda kuchibhedhlera yochootaurirwa kuti iwewe unofana kumbohloiwa kuti hauna ere nhumbu. Payakahloiwa nemichini inotarisa nhumbu, yakaboorerana, yakaonekwa kuti yazvitwara.

Ntombi nemadhodha arimuno, varumbwana nevayisa ndinode kumbomuronzera kuti hayi zvemunoona kuchembera kwendaita kudai, ndaizvibata ndanga ndisingaite zvechihule hule zvaakuitwa nearumbwana emazuvaanaya.

Hutano hweaisa mazuva ano hwakukosheswa kare zvaizwi muisa arwari rwari asi mazuva ano ndoatopamberi vanofana kuramba veiongororwa ngekuti zvinodhakwa mukaita zvekutamba.

Munoziya ere kuti arungu neantu atema teshe tiri antu kungosiyana kuti vamweni vatsvuku vamweni vatema. Vantuvo vakasangana panoberekwe mwana ndozvinotoronze kuti tiri antu anobaadiwa ndiMwari umwe wakatisika teshe.

Chinguri ndakabarwa andisati ndamboona munharaunda mwedu antu eifundiswawo pachena zvinoenderana nekuende kumwedzi kudai. Mwakambozvionawo ere izvozvo madhodha? Unobaatoona kumweni kudzimwe ndau anasikana eitobaatofundiswa pachena. Hino kwedu unono zvinobaafishwa musi.

Amweni arume ekudzimwe ndau, anobaasunga zvakaita zvimadhuku mumusoro mwawo, nemphete maina, inini andina kuzvidakarira naa. Asi kwevari zvinenge zvakabaavanakira, veitofara ndizvo.

Dzimweni nharaunda dzakahlamburuka weinyada kuenda mumapato kundofundisa ana unobaaenda usingatyi na. Zvasiyana nekuma kwitira kwetinogara kwekuti weihamba unotsumba, ingatei ucharumwa nemhukre, ngemashango.

Ndombi dziripano nemajaha ndoda kukuronzera kuti hai potaiwo mweimuka mweirumba. Mukadaro mwiri yenyu haichengeti mikhuhlani, inogara yakagwinya kuti gwindiri.

Amweni akadzi arume pachawo naaa anobaita zvinoitwa nevamweni varumbwana kutamura tamura nyama ,dzavo kudai amweni mukachayana unobaumburudzwa zvinoda kuti vanhu varoore zvakaoma muzi.

Umweni musi ndeinda kuchikora ndakabadonha kwakuminyuka murenje wangu anoziya kuti antu efesiti eidhi ndoakabandibetsera iii akabakosha munharaunda dzedu tinobaada antu efesiti eidhi.

Madhodha nentombi dzemuganga, munozviziya ere kuti ukaona warwadziwa ibvi unotsumba kuti Mwari mwandishekana. Ibvi rinombaapanda hayiwa zvekumbotamba ibvi rinopanda kwemene.

Mwaizviziya ere imwimwi, kuti kana uri munthu unoramba, weitamba bhora he. Pane zviro zveunonafa kurya. Zvakafanana nemaorenji, mabanana, nzungu, zvinanazi, ndizvo zvinoita kuti urambe wakagwinya ende aurembi peunenge uchitamba, mitambo yakasiyana-siyana.

Ukaenda kuzvibhedhlera maizviziwa ere kuti madhogodhera ane nemichini yaanoshandisa kuhloya kurumba kwengazi mumwiri mwenyu. Munozviziwa ere izvozvo?

AMUNAA PANOOPARETWA MUNHU PANOSHANDWA MUSHANDO. UNOONA ZVIMWENI ZVINENGE ZVAKAPFEKWE MUNZEE NDIDHOKODHERA, AKABATA CHIBHUKU CHEKUNYORERA. PANENGE PAINE ZVIMA REZA, VANOITA BASA RAKAWANDA, MUSHANDIRO WEANHU AYA WAKAKURA.

Kana ukafunda kudai ngevamweni uchagarawo muofisi yako wega inenge yakanamburuka inenge ine Makabati nemacheya anotenderera zvona izvozvo zvinoite kuti unge unoremekedzwa mundaraunda nepabasa paunoshanda.

MWAIZVIZIYA ERE IMWIMWI ARUMBWANA IMWI KUTI KANA UKAFUNDA UKAITA DHOKOKEYA UNENGE WOOPFEKA MABACHI MACHENA. AUCHAPFEKI AYA AWAJAIRA EKUSVIPA NEKUTSVUKA.

Amuna woye mukhuhlani wakashata. Ukabatwa ngemukhuhlani yemazuwa ano iyi ukaenda kuchibhehlera unobaiwa ngemajokoso, amweni acho anobaarwadza. Auati, nenhii dzinenge dzeiita kupanda nekuzvimba .

Mwana wamai vangu unozviziva here kuti zvekurapa vantu zvinosanganisira zvakawanda? Kunyanya teiningira zvinoitwa zvechi manje manje. Pamwe pacho muntu unorwara usingambofungiri kubatwarwa nemotokari kana kuti movha woendeswa kuchibhedhlera. Vakazvikorera vokuendesawo kuchibhedhlera chikuru kudarika vona. Ndopaunozozwa umweni kuti muntu aendeswa Chipinge asi wataa kwaMutare .

Musikaantu wakanaka naa, umweni musi ndakabaona chimbuti chandaisishandisirwa ndimai angu ngekuti ndaigara ndeitsva kudhayako, saka chimbuticho chakakosha zvekuti ukachiona chinoda kuchengetedzwa

Umweni musi ndakatsva, pandakatsva kudaro mai angu akaenda mushango vochouya nechimweni chimbuti chinozi chimudzima muriro, ndakaisirwa pamaronda ekutsva ayana ochotopora. Nanyamasi unowu ndinozvifungana mai angu akandiitira zvakanaka musi..

Imweni mitombo yechiantu inoita ingatei zvimashango zvisina nebasa kudai wakazviningira, unokona kuzviyayesa asi wazorwara kana ukaita mapundu ndoopaunoona kushanda kwazvo. Zvinojandwa jandwa zvapedza zvotodzodzwa pamapunduwo awawo otopora pasina nenguwa.

PANDANGA NDEITENDERERA PAMUZI PANGU NDAONA CHIMUTI CHINOBATSIRA CHACHAKAMERA MURUKURI MEMHATSO MUBERERE MWANGU. KUTI NDICHITEME NDOCHEGA, KWAKUSIYA CHIRIPO NDINGACHADINI.

Ukaona kuti wabatwa nemukhuhlani wekukotsora, ukatora mashakani emugwavha wapedza woaisa pamuriro womwa mvura yacho unobaazwa zvirinani naa!

Umweni musi ndakambobvunza murumbwana wachena musoro kuti mutombo uyu unoita basa rechii, wakatsamwa ndakamushora naa! ndikati nekukura kwese kwawaita uku hauzii kuti mutombo uyu unoshandei. Wakaitawo bungumu pee murume uyu naa.

Magomboti kana kuti mitombo yechiantu aidakarirwi na! Unoona asharuka aanhu eizvinyenya akafunyanise kuhope, asi akuru ekare ndoozveairarama ndizvo. Ngendaa yei mazuwa anaa anhu aakuzviramba? Asi zvinouraisa kani? Imbondironzereiwo.

Umweni musi ndakamboti ndeikwira mugomo ndochopumhunwa kwaakubati rinya kuwa, kwaakusimuka maina, kwakuningira-ningira pandanga ndadonhera. Ndopandakuona kuti katika pane chiruwa chinorapa chiri apa, kwakutochikuma kwachizodzera pachironda changu andina kuzoramba ndichirwadziwa.

Ndagara pashi ndakati dhuuu, ndochoona kuti anhu vazhinji avachazivi mitombo yechianhu. Vave kuziya yechiyungu yega yega. Hino ndode kunyora bhuku ndeyitora mifodho yacho ndeyisemwo kuitira vachazouya mberi vazozvishandisawo.

MUNAMARASHAMHEPO GORE RAPERA NDAKAVHAKACHIRA SEKERU ANGU KUCHIPINGE. PANDAKASVIKEYO AKANDITI MWANA WEMWANA WANGU NDIPOO MAGWANDA ANGU NDIDHLOKE TIENDE MUSHANGO TOOTSVAKE MITOMBO. NDAKAPURURUDZA NAA.

Kana weide kutsvaka mitombo yemushango ukahamba mwedzi waMushekwa, mushangomo inenge yakati chakata ngendaa yekuti kunenge kuchinaya. Mvura inenge yakati sheke-sheke pese-pese midzi yacho inenge ichinasa kumera zvakanaka nekukurawo zvakanaka.

Ndichakura pane pendakamboita mapundu muhope kuita kunga jerye munozviziya ere imwimwi manyangadzire azvinoita hayi zvakabaomana, ndakazotengawo chimweni chimushonga chendakadzora kudai ganda rangu rochotangawo kungwizira.

Mwaizviziya ere kuti munhu unofane kuziya zveshe kudai, nemitombo yemumakwasha inopuwa ngemagwasha, unofana kuziya. Ngendaa yekuti umweni musi chimwana chicharwara pakati peusiku. Unochiite ekuita wani kuchibhedhlera kwacho kunenge kuri kure.

Yee amunaa chinguri ndakaamba kuunganidza zvimapeni zvekuti pamwe ndingamboendawo kunze nemhuri yangu vechimboonawo zvinoonekwa ngevamweni, hino yee chakadawopo ere kutora zai kuite nhekwe amunaa ekhiti mare inonesa mare.

Imweni mitombo yechiantu yakaitangatei maruwa asi ukatoitora inobashandana. Ndakambozviita umweni musi ndarwadziwa ngemudumbu ndeihudhaa.

Kare teikura hai, ana baba edu vlanga ane minda kumakwetira mumakwasha ndomataienda teichihamba hambemwo, umwomwo ndoomataione mitombo yekurapa. Inorapa mikuhlani yakasiyana siyana zvoita kuti vandu vasagara zvakanaka mundau dzawo kudai.

Munozviziya ere kuti mukatora mitombo yechinyakare, mitombo yechindau mukaiisawo mumagaba akanaka, neantu anobve Mereka anotenga ngendaa yekuti zvinenge zveidakadza madziso. Mwaizviziya ere antani?

Mwaizviziya ere imwimwi kuti mazuva akaite besha mupengo payani, anhu vaigara akahlamburuka. Nyara dzavo dzakachena, hino izvozvizvi hayi, antu vaakuite madiradhivhange, vaakundoite zvavanoda, avakagezi nyara avachadzishambi.

Teu riyani remunoshoora rakazara peshe peshe ubaari mutombo vechiantu wakanakana. Asi iwewe ukazoutora ukauise muzvibhotoro zvakaseja, unozviziya ere kuti unofa ngemare.

Mwaiziya ere kuti teu riya riya remunoona mweindoriningira kudai, ndiro rimweni rinotorwa rigadziriswe mitombo. Yapedzwa yoiswe mwakanaka kudai. Yoouya kwemuri inenge yoodhura maningi, asi yakabaabva mumakwasha mwemunoswera mweitenderera, mweidinginda imwi musikazviziyi.

Imwi arumbwanamwi nendombi dziri pano. Mwaizviziya ere kuti bopo ramunorya zuva ngezuva mutombo wakagwinya zvekuti mukaushandisa amuzorwari-rwari.

Kana ukapota uchienda kunogara nana sekuru kumakanyiyo, anokufudise zviro zvakawanda nemitombo yechibhoyi. Unenge wei fundiswa, haukoreriwo kuziya mitatu kana kuti mirongomuna.

Umweni musi ndeidzihambirawo hangu mugomo. Ndakaona pakamera mutombo wechivandu. Ndakaukuma kwakukotoka nawo kumbatso. Pandakaguma, baba angu anga varwara nemukuhlani vakadakaranaa.

Chimweni chiro chinobatsira akhiti woye, kugadzirawo munda wako weunosima mishonga yekare iyi. Zvakabaanaka zvirozvo. Ukarwadziwawo nezvimweni, usati waenda kuchibhedhlera unomboshandise izvozvo. Unopona pamwe ndaramo yotoita zvakanaka.

Midzi inorapa pasi pano yakawanda na. Pamweni pachona, unotozoite ekutaurirwa ngeumweni kuti, ichi ndakambochishandisa. Chikandirapa zino rangu. Zvinobaadakadza naa!

Mwaizviziya ere imwimwi kuti muphopho uyani wemunorya mweikaya ana acho mweirya, mushonga wechianthu wakabaanaka. Unoshanda kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Ukatora mashakani acho wotsonda-tsonda, anobudisa muto wegirini womwa. Unouraya zvakawanda mumwiri mwakomwo.

Umweni musi ndakamborwara tsanga. Munoiziya ere imwimwi inozwi tsanga? Kana kuti muri mabhoni rokhesheni. Tsanga yakandibaya muziso. Mai angu akachangamuka, ochootora chimuti chemumunda chakaita chegirini (chenyoka muriwo). Kwaakuchiise muziso mwangu. Ndakabaapona pasina nenguwa. Hino munofanawo kuziya mishonga yechibhoyi. Inoshanda.

Madhodha arimuno ndinondoramba ndeimutaurira kuti fundaiwo zvemagomboti .Rimweni regore uchabatsirwa ndizvo ,uchaporesawo umweni muntu wanga eisisa kufa ngendaa yekuti wakazvifundawo .Hino pendinenge ndechimuronzera munenge mweiti unopenga ,apeeno henyuwo.

Chona chishango ichona ii chinorapa musi, chinorapa zvemenemene naa! Ukatsva ngemwoto hai weinyabika zviya zviya, ukachitora uchachipfukutirepo unopona.

Mazuva anaa kunokurudzirwa kushandise mishonga yechiantu. Amweni antu anoishoora asi yakabaati hweee ndakambobunzwa ngeumweni kuti, "Zino rangu rinobaapanda." Ndakamuronzera karuwa konongo merawo mumaminda umwu. Wakazondironzera kuti ndapora ndakabaadakara mani.

Imweni mishonga yechiantu hayi inoshanda. Mawawire einoita ukaimwa asi, zvinobaabatsira unopora .Zvasiyana nemapilizi ekuti unondoti kadiya, wotohamba hamba iyi unobaatswatira weimedza.

Umweni musi shamwari yangu yakaita mota iya inonzi nyamakasi mwaiziva ere kuti mota iyani yakashata naa, hino ngendaa yekuti haiziva mitombo yechinuakare takaenda kundotsa mugwasha tochomupa zvakambotora nguva ere waakuhamba eirumba, waakudakara neamweni madhodha.

ANHU NGATINGWARE MAZUVANO, MAZUVANO CHIKAFU CHATAKURYA NDICHO CHAKUNYANYA KUTI TIRWARE NEZVIRWERE ZVAKASIYANA SIYANA HINO UKARYAWO MUBOORA MUFUSHWA AH UNOITE CHISEKURU CHAKAGWINYA KUDAI HAUFI .

Imwina, mwaizviziya ere kuti mashizha emugwavha akabaatinakira mumwiri mwedu umu. Anoita kuti urape zvirwere zvinokwanisa kukukanganisa mukukura mwako kudai. Potaiwo meimwa mugwavha.

VAMWENI VAISA VAKAITA KUNGE MABUNGUMUPEYA KUDAI AAZII NEMISHONGA YECHIANHU YAISHANDISWA NEMADZITATEGURU AKE KUNDOGAARA KUNGA TEI AUZII NECHEKUITA BABA ASINA NEZANO, ZVINO BAYI NDINYANGADZA.

Gore rino munakuwamba ndakaende mushango kunotswake teu. Teu munoriziya ere imi nezvarinoshanda? Ndiwo umweni mutombo unoshanda zvakawanda mumamizi umu, kushanda nekuhuku nekuvantu zveshe.

Iwewe ukabhuirwa ngaasharuka aantu kuti mutombo wechibhoyi unokona kushanda, iwewe woti gotsi papata kuita nharo, unoziyei iwewe uine mukaka pamiro.

Musiuyani wamwakati ndiende kotenge nyama ndakazohambira padera pegomo peyani mukoma padera apapo ndakazoona paine mishonga yechibhoyi inoshandiswa kurapana. Dai mwaida taizoenda teshe tikagumepo nemwiwo munotopawo kutenda.

Pandakadonha ndakaminyuka gumbo rangu zvikazwi mwana wemukoma weitora chimutombo ubeke panorwadza po ,zvakambotora nguva ere madhodha ndanga ndotosheka neamweni ndotohamba zvakati mhorwo.

Rimweni gore mwanga muri munaani zviyani? Mwanga muri muna gwambu ndakabatwa ngemukhuhlane wekuhudha .Ndakaita manyokana kusvikira ndazohwamba kwenda kugwasha kootsvaka mutombo pandakauona ndakapururudza pandakaumwa ndopazvakazoti turituri.

Muna kuamba gore rino ndakadakara maningi. Sekuru angu anogara kuChipinge kwaTuzuka iyo akanditumire mitombo yaanga aenda kootsvaka mugwasha. Ndakaimwa na! Pendakapedza ndakazwa simba rakawanda maningi.

Ndakazozviona hangu kuti anthu azhinji emuAfurika anoshandisa mushonga yechi anthu chawo. Asi amweni munomu, avachazvidi, vazvizonda. Asi muAfurika anthu anobaato ashandisa makwitira eitopona.

Magomboti akawanda munyika inei, mitombo yechindau kani. Kusadawo hako kundoitsvaka, ukakwire mumakomo umu mumbiti aumboitami inoita kuti usanyanya kuzwa mundani. Hino iwowe unonga weindoti ndiri mukhorwa andidi nekuzvizwa, uchafa iwowe.

Munozviziya ere kuti weinyaziya mishonga yechimanje manje mishonga yechianhu ykakosha kuiziya. Mikuwo imweni unenge usiri pasinde nechibhehlera aungazofi weiziya mutombo unotochochawo mumashangomwo weitsvaka mitombo womwa wopona .

Imwi madhodha imwi, munozviziya ere kuti chimweni chichatiuraya kusada kuziye mitombo yechiantu? Wandozwa panoti twii, wotomhanya kootenge mishonga yechiyungu. Mishonga yechiantu yakanakana, inobatsira maningi ngendaa yekuti haina zviyayiso zvakawanda.

Chimweni chinoponesa madhodha wee hai, kubaaziyawo mitombo yaishandiswa ngeakuru edu ekare. Hino mazuwa ano ukada kutaurire ana adoodori, avazvibatikiri na! Vanobaakuite ungatei unopenga kwemene.

AMUNAWE MAIZVIZIWA ERE KUTI MISHONGA YECHINDAU INOKOBA KURAPA MANINGI .RIWENI ZUWA NDAKAZWA ZINO NDOCHOENDE MUMUNDA NDOCHOTSENGA CHIWENI CHIMUTI NYAMASI UNOUNO MAZINO ANGU AKAPORA NDAKAHLAMBURUKA KUDAI.

Chimweni chikundla ungati masungukati musi. Avadi kuziya zvine chekuita ngemagomboti, mitombo inorapa yechiantu iyi. Vanoti tiri makhorwa, asi zvakandonaka kuzviziya. NdiMwari wakazvisika zviyani.

Chinweni chichaita kut tife tiri ana adodori mwaichiziya ere imwimwi arumbwane mwi kusade kutaurirwa mashandisirwe aitwe mishonga yemumakwenzi etaiona akuru edu eirywa kudhaya, atimbozvifungi tinombaatozvisiya kudai teimhanyira koopuwe mushonga wechirungu.

Chiruwa icho hai. Chinoshanda zvakawanda, amweni anochishandisa kudaidza nyuchi pamuzi, amweni anochishandisa kudzinga nhunzi, amweni anochishandisa kudzinga nyoka, aaah mandau timbaari nezviro zvedu

Mishonga yechianhu amuna munofana kuishandisawo. Musabaairekera ngendaa yekuti kwauya mishonga yechiyungu, atichadi kumwa makwenzi. Makwenzi ndooanoita kuti antu asaita bhiipi, anhu akawanda maningi afa ngebhiipi maina, hino vanhu vazhinji anoisiya. Tinobaatoamwa makwenzi isusu, anotinakira na.

KANA URIMURUMBWANA MUISA BABA WEMUZI, DHODHA REMUMUGANGA WAKASE KUZIYAWO MITOMBO YECHIANHU NGENDAA YEKUTI UMWENI MUSI UCHAZODA KUISHANDISA KUTI MHATSO YEMUKATI IRAMBE YAKAHLAMBURUKA IRAMBE YEIDAKADZA.

Mwaizviziya ere imumu kuti mitombo yechiNdau, yechianhu iyi inorape zvakawanda muantu? Imweni yacho inoshandiswe kurapa masoro anopanda; imweni inorapa marenje anenge eirwadza; imweni yacho inoshandiswa kurapa nhunji. Mwaizviziya ere izvozvo?